Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo hosha dzakasiyana dziri kubata antu hosha dzakaoma maningi ngekuti madhokodheya akationa kuti dzimweni dzehosha dzinobata antu dzinoda kuti madhokoteya anenge ane akashonga mbahla dzinovadzivirira kubva kuhosha idzi.

Hosha dzakawanda dziri kubata mazuwa ano ihosha dzekuti dzinovhiringa asi pamweni pacho madhokodheya ari kukurudzirwa kuti kushonga hembe dzekuti akadzishonga azotapukirwi.

Hosha dziri kubata anthu muntharaunda umo, hosha dzimweni dzakaomarara kuti pamweni pacho unotoona kuti hosha dzacho dzinenge dzeida kudetserwa kuzvibehleraya ende madhokodheya anotoshonga mbatya dzinoadziirira kuti asabatira hosha dzakona ngekuti hosha dzimweni dzakona dzinogona kutapukira dzeienda kwaari.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo hosha dzakasiyana dziyani dziri kubata antu mundaraunda mwedu dzinokonzeresa kuti pamweni pacho madhokodheya anenge eihina hosha idzi asatapurira hosha idzi madhokodheya kazhinji zhinji anokurudzirwa kuti shonge mbatya dzino vadzivirira kubva kuhosha idzi.

Hosha dzakasiyana siyana dzinobata anthu mumantaraunda mwedu dzimweni dzacho dzakabaaomarara zvekuti dzinenge dzeida kudetserwa ngenguwa isipi kuti dzikasike kupera hosha, zvekuti dzimweni dzehosha idzi madhokodheyaanopfeka mbasha dzinovadzivirire kuti vasatapulirwa ngehosha.

Hosha dzakasiyana siyqna dziri kubata antu hosha dzakaomarara maningi ngekuti Kudetsera hosha idzi pamweninpacho anode kuti madhokodheya ashandise mbatya dzaanoshonga kuti asatapukirwe ngehosha dzimwe dzimweni dzehosha inotapukira nekuti ihosha inenge dzetapukira dzakaomarara zvisingaiti.

Mundaramo dzetinogara zvirokwazvo, mune hosha dzakasiyana siyana dziri kubata antu asi zvirokwazvo madhokodheya vanoita nepavanokona kudetsera antu kuti vahinike hosha ngekuti pamweni pacho hosha dzona idzodzo dzinenge dzakaomarara zvekuti madhokodheya anofanire kufuke mbatya dzinovadzivirire kubve kuhosha dzona idzodzo.

Hosha dziri kutenderera mazuwaano ihosha dzakasiyana-siyana, hosha dzakaomarara maningi, zvekuti madhokodheya ari kutokurudzira anhu kuti azvidziirire. Madhokodheya anotozvidziirirawo ona emene pavanenge vachihina hosha idzi ngenyaya yekuti ihosha dzakaomarara maningi.

Hosha dzakasiyana siyana dzinohinika asi pamweni pacho wakanonoka kuhamba nehosha idzi unoomerwa ndizvo miri dzinozosvika pakuhina pakuomarara madhokoteya anoshonga mbahla dzinoita kuti asabatirira hosha dzina idzodzo .

Hosha dziri kubata antu mazuvano ihosha dzaka omarara maningi kutobai ziya kuti dzimweni dzehosha dziri kutobata antu idzi dzinosise kuti madhokoteya paanenge eyi hina hosha zviyani anokurudzirwa maningi kuti ashonge mbatya dzinova dzivirira kuti asa tapukirwa ngehosha dze antu anenge achi.

Ibari gwinyiso remene mene dzimweni hosha dzatinoona muzvibhedhlera umu semadhokoteya hosha dzakaomarara maningi zvekuti pamweni pacho hosha idzi tinotopfeka mbatya dzekuti tizvidzivirire nekuti pamweni pacho dzinotapukira kuenda kwatiri tikasazvidzivirira isu semadhokodheya.

Hosha dzakawanda dziri kuhamba mumantaraunda ihosha dzekuti dzinodziiririka anyu akakona se kudzidziirira kubva kune hosha iyona ngekuti dzimweni dzehosha idzi dzinenge dzichitenderera mumara mumantaraunda hosha sina kumbonyanya kuomarara dzinodziviririka asi antu anenge achide kuti zvinovhetwa unodziirira sei kubva.

Igwinyiso remene hosha dzakawanda dzinokwanisa kurapika muzvibhedhlera ngekuti muzvibhedhleramwo ndimo muri kuendwa korapwa hosha ndekuti pamweni pacho hosha dzinorapwa muzvibhedhlera dzinokwanisa kutapirwa pane amweni anhu kana ukasaita utsanana ukangwarira.

Hosha dzakasiyana siyana dzinobata vana ihosha dzakasiyana siyana ngekuti pamweni pacho hosha idzi tenge teida kudetserwa madhokodheya anenge achida kudetserwa nekuhloya kuti ashunge mbatya dzekuti azotapukirwi nehoshadzo.

Hosha dzakasiyana siyana dziri kuhamba muntaraunda medu hosha dzakaomarara zvekuti pamweni pacho unobatoona kuti hosha idzi dzihinike zvinenge zveida kuti madhokodheya adetserane kuvheneke kuona kuti ihosha yakadii zviro zvacho madhokodheya anenge achikurudzirwa kupfeka mbasha dzinoachengetedza kuti asatapukirwa ngehosha idzi.

Hosha dzakasiyana siyana dziri kubata antu mazuvaano ihosha dzakaomarara maningi zvekuti padzinenge dzohinwa madhokodheya anokurudzirwa kuti ashonge mbasha dzinoadzivirira kubva kuhosha dzona idzo asatapukirwe ngehosha antu eihinwa zviro zvoite zvakanaka.

Amuna woye nguva yatirikurarama kune hosha dzakasiyana siyana asi zvinoitika ndezvekuti ukaenda kuzvibhedhlera unotopiwa mutombo asi madhokodheya anokurudzirwa kuti asimire mbatya asazotapurirwa nehosha idzodzodzo .

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo unobaatoona nekutoziyazve kuti zvakabaakosha maningi kuti madhokodheya aite achishonga mbasha dzinoaadziirira kubva kuhosha dzaanenge eihina nekuti pamweni pacho hosha idzi dzinokone kutapukira kana dziri hosha dzinotapukira pamweni padzo.

Hosha dziri kuhamba mazuwa ano tinotokurudzirwa ngemadhokodheya kuti tidzidziirire. Anotohamba mumanharaunda echitipa chenjedzo yekuti hosha idzi dzinenge dzakamira sei ende, kuti dzinodziirirwa sei. Pamweni pakhona tinotopuwa mitombo inotodziirira hosha dzo kuti dzigare dzisina kutibata dzisati.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya pamweni pacho anorapa hosha dzimweni dzekuti dzinenge dzakaomrara zvekuti kuhina hoshadzo kunenge kwakaomarara zvekutoti unofane mushonge mbasha dzinovadzivirira kubva kuhosha idzodzo dzinokona kutapukira kuenda paari.

Hosha dzakasiyana-siyana dzirikubata vantu mumabuya mwedumo ihosha dzekuti pamweni pacho dzinenge dzakatoomarara zvekuti kuti hosha idzi dzihinike zvinenge zvechidekuti madhogodheya aite achihamba muntaraunda, asi mhando dzehosha idzi kuti dzihinike, madhogodheya anodzihina akashonga nhumbi dzekuti aatapurirwi, ngekuti hosha dzemazuva ano dzakutapudzikirwa kuna amweni antu.

Hosha dziri kubata anhu mazuvano ihosha dzakaomarara maningi zvekuti pamwe pacho dzinode kutoshingirira kuti dzipere. Unotoona kuti dzimweni dzehosha dzinobata anhu idzi, dzinotode kuti madhokodheya paanenge ohina hosha idzi, ashandise mbatya dzinovadziirira kuti asatapudzirwa hosha.

Hosha dzakasiyanasiyana dzirikutenderera zvekuti pamweni pacho madhokodheya anotokurudzira anhu kuti azvidzirire mukati mwehosha iyi asi ukaitawo munyama wekuti hosha iyi inokubata madhokodheya anohina hoshayo akapfeka mbasha dzaanonga akashonga dzinenge dzeitodziirira kuti asabatwa ngehoshayo.

Hosha dzakasiyana siyana dziri kubata antu mazuwa ano ihosha dzakaomarara zvekuti. Dzinohinika nekuda kwekuti tinenge tashandisa mutombo yechizvino zvino inenge ichienderana nehosha. Totoziya kuti mutombo inohina hosha idzi asi zvinoda kukasira

Hosha dzakasiyana-siyana dzinoshungurudza vantu maningi, asi madhogodheya pamweni pacho, anotenderera muntaraunda eitipe chenjedzo nekutipe mitombo yekuhine hosha dzakasiyana-siyana, anotivhenekawo oone hosha dzinenge dzakatibata ototipe mitombo, zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene, muntu wese une kodzero yekuti aite utano hwakanaka zvekuti akuru enyika pamweni pacho anotohamba muntaraunda eipa antu mitombo yekuita kuti hosha dzidziviririke zvinova zviri zviro zvakanaka. Mitombo inopuwa antu iyi inodetsera kuti hosha dzihinike zviro zviite zvakanaka, ndaramo yohlamburuka.

Ibari gwinyiso yemene munhu wese ano kurudzirwa kuti aite ndaramo inonga yakanaka neutano unonga wakanaka nekuti zviro kwazvo antu anenge achitopiwa mutombo mahara nemushonga yekuisa mumvura pamweni pacho nevakuru venyika panonga pane hosha kana denda rinenge ranetsa .

Ibari gwinyiso yemene muntu weshe une kodzero yekuti ange ane utano hwakachengetedzeka pachena zvinokurudzirwa kuti madhokodheya aite ichipa anhu mutombo pamweni nemahara pachena kuti kabinoita ichichengetedzeka kuti vadzivirirwe kuhosha dzakasiyana siyana.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo akuru emunyika anoita achichenjedza vantu nekuvakurudzira kuti vashandise zviro zvakachena maningi pandaramo yawo kuti irambe yakanaka zvekuti madhokodheya pamweni aitomboita achipa antu mitombo dzekuisa mumvura dzakanaka kuti panomwa mvura anomwa mvura inenge yakashongedzeka.

Ibaari gwinyiso yemene mene , muntu wese unokurudzirwa kuti aite utano hwakakosha zvekuti akuru enyika pamweni pacho anoita achipa vantu mitombo inodzinga hosha ngekuti pamweni pacho dzimweni hosha dzinenge dzirikuda kutomboona nyika yese kuti zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene akurini takatoona kuti vantu vabetsereke panosimuka hosha dzakaomarara dziyani kupa vantu mutombo nyika yeshe kunyangwe zveitozi muntu weshe anofanira kumanikidzwa kuti ashandise mutombo ,ngekuti amweni antu anenge akaoma musoro zvekuti anenge asingadi kushandisa mutombo. Zvinozoita kuti amweni antu azokuwadza ngevantu vanenge vasingadi kushandisa mutombo pavanenge veitapudzirwa hosha ngevantu vanenge varamba kushandisa mutombo.

Ibari gwinyiso yemene ana echidodori neantu akuru. Ari pamuteno anobvumirwa kuenda kuchibhedhleya kuti aende kohine hosha. Ngenyaya yekuti zviri pamutemo penyika kuti ana adodori neantu akuru anohinwe hosha mahara. Nenyaya yekuti anenge asingachakwanisi kuita mishando yekuti aone mare yekutenge mutombo.

Ibari gwinyiso yemene muntu wega wega unokurudzirwa kuti agare ane utano hwakanaka hwekuti madhokodheya anohamba muntaraunda eipa antu cherechedzo yekuti kuchengetedza pamweni pacho anotohamba eipa antu mutombo unoachengetedza kuti asanyanye kubatwa ngehosha kuti zviro zviite.

Ibari gwinyiso yemene pamweni pacho madhokodheya anotobuda muzvibhedhleya kuenda kofundisa antu achiende kofundahe kozwisisa kuti azwe kuti anokwanisa ere kurape hosha dzinenge dzabuda dzimweni kopuwa ruzivo rwekuti akwanise kudetsera antu hosha dzinenge dzeibuda.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo kutoshandisa zviro zvinenge zvakashongedzeka maningi zvekuti pamweni pacho ibari gwinyiso yemene madhokodheya ari kutoite echipe antu mutombo yekuise mumvura kuti ashandise mvura inenge yakahinika yakachena.

Ibari gwinyiso remene ana adoko anokurudzirwa maningi kuenda kuzvibhedhlera Akuenda kovhenekwa madhokodheya ngenyaya yekuti zviro pamutemo Hino mahara pachena kana paine hosha dzingavabata vagare vakachengetedza zvakasiyana siyana.

Hosha yemundxondo zvirokwazvo ihosha yakaomarara maningi zvokuti pamweni pacho antu anenge anehosha yendxondo anokurudzirwa maningi kuti adetserwe. Ngekuti pamweni pacho mukasaadetsera, ndaramo yavo haaiti zvakanaka. Nekuti zvakawanda zvinoitika anenge asingazii zvinenge zvichiitika zvekuti anoda kudetserwa kuti zviro zvavo zviite zvakana...

Ibarigwinyiso yemene hosha yendxondo ihosha yakaomarara maningi antu ane hosha yendxondo pamweni pacho anenge asikazivi zvaanenge achiita asi unotoona kuti anenge achishungurudzika pamweni pacho anotoita zviro asikazivi otozvikuvadzira ndaramo yavo .

Ibari gwinyiso yemene antu anenge ane hosha yen'ondo vanokurudzirwe maningi kuti vachengetedzwe ngendaa yekuti ihosha yakaomarara maningi zvekuti akasachengetedzwa ndaramo yavo inokone kushata zvekuti anokone kuzvipfuudza asingazivi.

Ibaarigwinyiso yemene, madhokodheya anoshanda muzvibhedhlera akakosha maningi pandaramo yedu anodetsera anhu kakurutu ukatoenda kuzvibhedhlera uine hosha inenge yakaomarara anokuvheneka oona kuti ihosha yekaindinyi okupa mutombo unoita kuti hosha ihinwe.

Muzvibhedhleya mwatinoenda umwu muri kuhinwa hosha dzakasiyana-siyana dzimweni dzehosha dzinohenwa dzakaomarara maningi zvekuti pamweni pacho madhokodheya aadi kukurudzirwa anotoziya ega kuti anofanirwa kupfeka hembe dzakachena nehembe dzinovadzivirira kuti asazobatwa ngehosha .

Ibari gwinyiso yemene muzvidhehleya kana mumakiriniki matinoenda umu madhogodheya nemanesi anenga arimwo anobatikira maningi. Votoziya kuti ukaendeyo unopuve mutombo unoenderana nehosha yako. Vapedze kuvhenekwa vonyase kuona kuti vavhenekwa hosha yakaite zvakanaka vopiva mutombo unoita kuti hosha ipere.

Muzvibhedhleya mwakanaka maningi ngekuti ndoo mwetinobetserwa kuhina hosha asi pamweni pacho unofana kuendayo wohinwa hosha asi kana utsanana huri hushoma unokona kuzobveyo watapurirwa hosha dzinenge dziriyo.

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo kuzvibhedhleya kwatinoenda kunohinwe hosha kwakakosha maningi ndekuti kunodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Wotoone kuti anhu akawanda anodetserwa kuzvibhedhleya nenyaya yekuti hosha ikanyanyobata sitereki ndookwega kunodetserwa anhu hosha inenge...

Imbari gwinyiso yomene muzvibhodhlera mwatiri kuenda umu tirikuba betserwa maningi unotoona kuti mutombo wandapuwa kuchibhedhlera unenge wakanyorwa nguwa yaunoshanda panozotopera nguwadzo unenge wotozwa zvakanaka ndaramo yotodzokere painofanira kunga iri.

Mu zvibhehleya matiri kuenda umu maka naka maningi nekuti muno detsera payani zviro pa zvinenge zvisina kumira mushe kutobai ziya kuti ukaenda ku chi bhedhlera ko hina hosha inoto hinwa hosha yopera zviro zvoita zvakanaka wotobveyo wakutogwinyisa nekuti hosha inenge yakuto pera watopuwa mutombo unoto ziya hosha inenge yakuno hinwa.

Kuchibhehleya kwakakosha maningi nekuti ndokwatino hinwa hosha zviro pazvinge zvisina kumira mushe toziva kuti kana tabatwa nehosha toenda kuzvibhelera topiwa mutombo toushandisa tohina hoswa ndaramo yohlamburika toenderera nendaramo zvakanaka .

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhedhlera kwatinoenda kwakanaka maningi ngekuti kunodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kuzvibhedhleya munotoenda mwovhenekwa mwotoonekwe kuti munenge mune hosha yakadini mwotopuwe mutombo ngemadhokodheya zvekuti munozwe zvakanaka mwoate hope dzinobata.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhedhleya kwatinoenda iyo kune mitombo dzakawanda dzinoshandiswa dzimweni dzemitombo dzinotoshandisweyo dzakakosha zvekuti nhamo dzedu kuti dziite ndaramo yakanaka dzinotode mutombo yemuzvibhedhleya mwona umwomwo.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhedhlera kwatinoenda iyo kwakakosha maningi ngekuti ndokwatinokwanise kodetserwa chero zvisina kumira mushe toziye kuti ukaenda kuchibhedhleya unoenda kopuwa mutombo unoita kuti hosha ihinike wotohine hosha zviro zvoite zvakanaka wotoendera mberi ne.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhehleya kwetinoende kwakabakosha kubatoona kuti ndodetserwa maningi zviro zvino zvakaba kosha maningi ngekuti kuzvibhehleya kwetinoende tinobetserwa ngemadhokodheya anotivheneka kuti tinenga tinehosha yakadini otipe mutombo unoite kuti ndaramo yedu ihlamburuke

Ibari gwinyiso remene zvibhehleya nezvitoro zvinotengese mutombo zvakakosha maningi mundaramo yemunhu asi zvirokwazvo kubaaziya kuti mukashaye mitombo kuzvibhehleya kazhinjizhinji munoendekuzvitoro zvinotengese mutombo ngokuti ndoko kwamunoenda kotenga mutombo mwotoushandisa unonga wakakosha semutombo wemuchibhehlera zviro zvotoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mene zvirokwazvo muzvibhedhlera munohinwa hosha umo makakosha maningi nekuti ndioo mwatinodetserwa patinenge tabatwa nehosha dzakaomarara kuenda kuchibhedhlera wotopuwe mutombo hosha yohinika zvoite zviro zvakanaka mworarama upenyu hwenyu zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene muzvibhedhlera mwatinienda umu makakosha maningi nekuti ndimwo munohinwa hosha asi kazhinji zhinji kacho zvimweni zviro zvinoda kuona ngenyaya yekuti muzvibhedhlera imomo mwona imwomwo ndimwo mwekuti hosha dzino kona tapurirwana kuenda kune antu payani pekuti munenge musina kunyaso chenesa muzvibhedhlera imomo.

Ibaari gwinyiso remene kuzvibhehleya kwatiri kuenda ino tirikubatsirwa maningi ngekuti pamweni pacho unotoone kuti zvibhehleya zvikashaika amuna woye utano wedu unotiitire zvakashata zvekuti mweya wedu unokone kutodzima asi zvakabakosha ngenyaya yekuti kuzvibhehleya tirikupiwe mitombo inoite kuti ndaramo ite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Madhokodheya anotohamba mumantaraunda mweanhu eipa anhu chenjedzo inoenderana nehosha dzakasiyana-siyana dzinenge dzeibata antu zvekuti madhokodheya anenge eitopa anhu chenjedzo pamwe anenge aitopa anhu mitombo yakafanana neyekuisa mvura yekudzivirira hosha dzine.

Imbayiri gwinyiso yemene madhokoteya akatoona kuti akade kuramba ari muzvibhedhleya achifungidzira kuti antu anouya antu awuyi baa kuzvibhedhlera iyoo kobetserwa chokonzeresa kuti aende mundaraunda achipa anhu chenjedzo nekuwabayira mutombo unoita kuti hosha dzipere.

Ibaari gwinyiso yemene-mene zvirokwazvo madhokodheya anotombohamba mumantaraunda eipa antu chenjedzo nekuvapa pungidzo yekuti aziye kuti hosha dzakasiyana-siyana dzinohambira mu dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzinohambiswa mumvura zvekuti amweni anotopuwa nemitombo dzekuise mumvura kuti adziirire kuti hosha dzisahamba.

Ibari gwinyiso remene muzvibhedhlera umu madhokodheya pamweni anotombobuda achienda mundaraunda kofundisa anhu kuti afundise kuitira kuchengetedza hutano kwakanaka antu iwowo achiafundisa kuti asabatwa nehosha.

Ibarigwinyiso yemene madhogodheya akatoona kuti kuti zviro zviite zvakanaka anofana kutohamba muntaraunda. Eifundisa antu kuti ape chenjedzi ngenyaya yehosha inenge yeibuda. Ngenyaya yekuti pamweni pacho antu hatozii dzimweni dzehosha dzinenge dziivabata.

Ibari gwinyiso remene kuzvibhehlera kuri kuenda hosha dzakasiyana siyana dzimweni dzehosha dzinogarwe nadzo kuzvibhehleya ihosha dzakaomarara zviro kwazvo panenge peida kudetserwa kuti madokotera ashonge mbahla dzinoadziirira pahoshadzo

Ibaari gwinyiso yemene muzvibhedhleya mwetiri kuenda umu muri kuhinwa hosha dzakasiyana-siyana, kubaatoziye kuti hosha idzi kuti dzihinike pamweni pacho dzinenge dzeitoda mwoyo yakasimba ngekuti dzimweni hosha dzinenge dzeihinwa dzinenge dzeitapukira, zvinoita kuti madhokodheya paanoenda koohina hosha anofanira kunge eishandisawo mbasha dzinoche...

Ibaari gwinyiso yemene, muzvibhedhlera mwetinoenda umwu mwakakosha maningi mundaramo yedu munotidetsera payani zviro pezvinoga zvisina kumira mushe, zvimweni muzvibhedhlera umwu munenge mune zvikwangwani zvokuti zvinge zvechipa antu kuratidze kuti weide kuende kwakati woende kwakati zveidetsera kuti antu asarashike muzvibhe..

Muzvibhedhlera mwatinoenda umwu mwakakosha maningi pandaramo yemhuri munohimwe hosha dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzehosha dzinohinwe muzvibhedhlera umu, ihosha dzakaomarara ngekuti dzinenge dzeida kudetserwa ngemadhokodheya kuti zviite zvakanaka. Madhokodheya ndoomushando wavanofarira kuhine hosha dzinenge dzakaomarara.

Muzvibhedhleya mwatiri kuenda umwu munokosha maningi ngekuti tobaabetserwa ngemwoyo weshe mweivhenekwa kuti munenge mune hosha yakadini zvinoita kuti hosha ipere zveitofamba zvakanaka ndaramo yeito hlamburika.

Kuzvibhedhlera kwatiri kuenda ino kwakanakira kuti kunohinwa hosha zvakanaka maningi onotoziya kuti ukaenda kuchibhedhlera une hosha unobveyo zvanaka hosha yatopera wotoziva kuti unenge watopuwa mutombo unopedza hosha pamweni pacho unokona kupona nechibhedhlera nekugonda.

Ibaari gwinyiso yemene. Muzvibhedhlera mwatiri kuenda umwu tinodetserwa maningi ngenyaya yekuti hosha dzatinenge tiinadzo pamweni pacho madhokodheya anonga eitotya kutidetsera, asi ngekuti ndobasa ravo anototidetsera ngekuti ndozvaanonga akafundiswa kuti aite achiri kuzvikora zvekudera.

Muzvibhedhleya umu makakosha maningi ngenyaya yekuti ndimo matinoenda koonekwa hosha kana zviro zvisina kumira zvakanaka. Muzvibhedhlera makanakira kuti munopindemo motopuwa mitombo inoenderana nehosha yenyu mwazoonekwa ngemushina dzinoita zviri zvakanaka.

Ibairi ngwinyiso yemene mu zvibhedhleya mwatiri kuenda kwakanaka nekuti madhokodheya ano shandamwo uka svike anoku vheneka oona kuti hosha yaunenge unayo ihosha yakadini wopuwa mutombo uno enderana ne hoshayo zvinoita kuti uhinike zviro zviite zvakanaka.

Zviro kwazvo zvinobai tendwa maningi nge nyaya yekuti mu zvibhedhleya matiri kuenda umu tino hinwe hosha dzaka siyana siyana dzimweni dze hosha dzatino hinwa unotobai hinwa yakuto bai hinwa pachena zvekuti uno baito ona kuti hosha yanga yaka omarara asi ino hinwa ichipera zvino kurudzirwa kuti anhu arambe achi ende ku zvibhedhlera vano hinwa.

Ibari gwinyiso yemene mene muzvibhedhlera umu makakosha maningi mundaramo yevantu nenyaya yekuti munodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe ukaenda kuchibhedhlera unopiwa mutombo hosha yohinwa ndaramo yohlamburuka.

Ibaari gwinyiso remene zviro kwazvo zvibhedhlera zvakakosha maningi mundaramo wotoona kuti zvibhedhlera nezvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha zvinodetsera paye zviro pazvinenge zvisina kumira mushe woziya kuti muzvibhedhlera unoenda kuno hinwa hosha unoenda kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kana kuzvibhedhlera.

Ibari gwinyiso remene adzimai anenge ane ana adodori anokurudzirwa kuti arambe achienda neana kuzvibhedhlera ino pamweni pacho ana adoko anobatwa nehosha zvisingaiti zvinoita kuti panoramba achiendeswa kuzvibhedhlera ano hinwa hosha zviro zvoita zvakanaka ndaramo yoramba ichienda mberi.

Ana mai anenge ane ana adodori anokurudzirwa kuti arambe eienda kuzvibhedhera neana kuti aende koovhenekea ngekutii ana adodori pamweni anenge asingaatauri zvekuti pamweni pacho anobatwa ngehosha asikatauri, saka kuti arambe eienda kuchibhedhleya koovhenekwa kwakakosha maningi.

Ibari gwinyiso yomene anamai anenge akazvitakura kana kuti anenge Abe ana adodori ano kurudzirwe kuti arambe achienda neana awo kuzvibhedhlera ngekuti ana adodori atauri anenge eide kuti aaonekwe ngemadhokodheya arambe achivheneka ngekuti pamweni pacho hosha dzaanenge anadzo aakwanisi kutaura kuti ndine hosha.

Ana mai anenge varivana vadoodori vanokurudzirwa zvirokwazvo kuti varambe vachienda nevana adodori kuzvibhehlera kuti vandoongororwa hosha ngekuti pamweni pacho ana adodori havatauri asipamweni pacho vane ge vatori nehosha inenge yeitoshungurudza ndaramo yavo.

Anamai anenge akazvitakura neanenge aine ana adodori anokurudzirwa kazhinji zhinji kuti arambe echienda kuzvibhedhlera kuti ana awo avhenekwe aonekwe kuti ana hosha inenge yakaabata ihosha yekaindinyi kuti ana adodori achakoni kutaura kuti ndine hosha zvinova kuti abetsereke kuti ahinwe.

Ibaari gwinyiso yemene anamai anenge ane ana adoodori anokurudzirwa maningi kuti arambe aienda kuzvibhedhleya kuti arambe eivhenekwa. Ngekuti zvirokwazvo ana adoodori haakwanisi kureketa kuti handisi kuzwa zvakanaka. Zvinova zviri zviro zvakanaka maningi kuti arambe eienda neana kuzvibhedhleya achivhenekwe kuti anenge asina kubatwa ngehosha here.

Michini yemuzvibhedhlera umu michini yakanaka maningi unobatoziya kuti michini inoshandiswa kuhina hosha michini yekuti inenge ichidetsera madhokodheya kuhina hosha nekuvheneka kuti ihosha yekaindi ipi zvinofa zviri zviro zvakanaka maningi zvinodetsera.

Ibari gwinyiso remene michina inoshandiswa muzvibhehlera yakakosha maningi mundaramo dzeanhu nenyaya yekuti michina iyi inobetsera payani vantu pavanonga vasingazwi zvakanaka imweni michina iyi inoshandiswa nemadhokodheya kuvheneka ona kuti hosha inenge yakadi zviro .

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakasiyanasiyana. Imweni yemichina inoshandiswe muzvibhedhleya inodetsera antu payani chero pezvinonge zvisina kumira mushe ngekuti michina yo inovheneka potooneke kuti hosha inonge iri mungazi ihosha yakadini wotopuwe mitombo woite zvakanaka.

Michina ino mboshandiswa muzvibhedhlera kuvheneka hosha yakanaka maningi ngekuti pamweni meshe munokona kutenga mishini wenyu mogara nawo kumbatso nekuti munenge meitomushandisa kuvheneka hosha kumbatso kwenyu paunenge meiona kuti mwana anenge ane hosha here nekuti mwana akadziya muviri ototora muchini ovheneka hosha mwana motomwisa mutombo.

Michini inoshandiswa muzvibhehlera muchini yakakosha maningi ngendaa yekuti inodetsera patinenge teida kuhina hosha paya michini yakakosha ngekuti tinobatovhenekwa hosha zvoonekwa kuti hosha iri pari madhokoteya otipa mitombo, hosha yohinika zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo yedu. Inobetsera muntu payana zviro zvinenge zvisina kumira mushe voziya kuti kubatoenda kuzvibhedhleya. Votoziva kuti unovhenekwa nemichina nemadhogodheya poonekwa hosha inenge yakakubata zviro zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene, imweni yemuchina inoshandiswa muzvibhehleya umu dzakakosha maningi pandaramo yeantu, ngekuti michina idzi dzodetsera maningi paya zviro zvisina kumira mushe woende kuzvibhehleya mwotevhenekwa ngemichina dzonaidzo dzakasiyana-siyana wona kuti hosha ngeipi mwohinwa , zvinoite zvakanaka.

Ibaari gwinyise yemene, imweni yemichina inoshandiswe muzvibhedhleya umu yakakosha maningi ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Wotoziya kuti muchina idzi dzinovheneka, kuonekwe kuti hosha inonga iri pakadini, totoshandisa mutombo toitirwe zvakanaka, ndaramo yotoende mberi.

Ibaari gwinyiso yemene, michina yechizvino zvino yakanaka maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo michina iyi inobatsira madhokodheya kuvheneke hosha mungazi, imweni michina iyi inotovheneke kuona kuti ngazi inenge yechirumba zvakadini ngenyaya yekuti hosha dzakawanda dzinohambire mungazi.

Michina inoshandiswa muzvibhehleya imweni yacho inenge itori nemavhiri kuita kunge movha, zvekuti paunosvika uine hosha usingakwanisi kuhamba inoiswe pamuchini wotohambiswa woende kohinwe hosha zvoite zviro zvakanaka wotodetsereka ndaramo yodzoka.

Michina inoonekwa muzvibhehlera yakakosha maningi ngekuti inodetsera kuti zviite zvakanaka. Kubaatoziye kuti muchina vandiinavo uyu unondidetsera kakurutu saka ngekuti unoite kuti zvinake maningi muntu akwanise kurapwa.

Ibairi gwinyiso remene, michini inoshandiswa muzvibhedhlera imweni yakakosha maningi mundaramo ngendaa yekuti inodetsera madhogodheya payani peanenge asingakwanisi kuona hosha ega, ngendaa yekuti dzimweni hosha hadzikwanisi kuoneka ngemadziso, dzinenge dzeitoda kubetserwa ngemichina kuti dzioneke kuti ihosha dzakadini.

Michina yemuzvibhedhlera yakakosha maningi inodetsera anhu payani paanenge asikazwi zvakanaka ende michina iyi pamweni pacho tinobaarifarira nekuti inotibatsira kuti madhogodheya ahine hosha dzakasiyana-siyana zvonava zviri zviro zvakanaka kuti madhogodheya anokwanisa kukupa mutombo inoenderana nehosha yako.

Michina inoshandiswa kuzvibhedhlera michina yakasiyanasiyana kwemene inobaadakadza kutarisa .Mune muchina wandakamboona weishandiswa muchibhedhleya wainga muchina waivheneka mwiri wese kuona hosha zvainenge yakaita. Mushadiro wakanaka zvekuti unobaadetsera zvechokwadi uye zviri zvakanaka maningi.

Ibaari gwinyiso yemene mene, zvirokwazvo tobaatoone kuti michina dzetirikushandisa muzvibhedhlera imweni yemichini iyi yakakosha maningi inodetsera anhu pezvinenge zvisina kumira mushe kutoshandisa michina yi mwohina hosha zviro zvoita zvakanaka mundaramo .

Ibari gwinyiso remene imweni michini inoshandiswa muzvibhedhlera umu yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti inodetsera pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziva kuti unoenda kuchibhedhlera wovhenekwa nemichina iyi woonekwa kuti hosha iri papi wopuwa mutombo woita nane.

Ibaari gwinyiso yemene ,muzvibhehleya mune michini yakasiyana siyana imweni inobetsera varwere kuti vahambe ndiyo.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakasiyanasiyana zvirokwazvo michina yakakosha maningi pandaramo yeantu nekuti unobaona kuti imweni michina inoshandiswa muzvibhedhlera inobetsera payani patinenge tisikazwi zvakanaka kuti inotonga iine mavhiri inotakura muntu kumuendeswa kwaanenge achida kuhinirwa kwacho zviro zviite zvirinani.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya michina yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo nekuti michina iyi inobetsera kakurutu panenge antu paanenge eivhenekwa kuzvibhedhleya. Votoziya kuti voshandisirwa michina yemwo vovhenekwa voona kuti hosha inenge iri pari moshandisirwa michina vokuvheneka nokuti mopuve mutombo inoenderana nehosha.

Michina inoshandiswa muzvibhehlera umu yakakosha maningi ngekuti imweni yemichina iyi inodetsira madhokodheya kuvheneka hosha, uchiona kuti anhu anaga akabatwa nehosha yakadini, kuti zviite zvakanaka madhokodheya vanoshandisa michina iyo kuvheneka hosha kuona kuti ihosha yakadini

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi inodetsera zviro payani patinenge taomerwa. Votoshandisa michina iyi hosha yohinika zvoita zviro kwazvo totoenderera mberi mendaramo. Imweni yemichina antu anotogara nayo mumhatso yaanoshandisa kuvheneka hosha dzanenge anadzo dzohinika.

Michina iñoshandiswa muzhibhedhleya michina yakasiyana siyana inoba shandiswa pahosha dzakasiyana siyana asi yakanaka pakuti inodetsera maningi ngenyaya yekuti muchina iyi inoshanda zvakasiyana siyana ichibatsire madhokodheya kuti avheneke nekuhine hosha dzinenge dzinaana.....

Ibari gwinyiso yomene, michina inoshandiswa muzvibhedhlera, michina yakakosha maningi ngendaa yekuti michina idzi dzinosha kudetsera antu paanemge asingazwi zvakanaka dzimweni dzemichina idzi dzinotobatsira hama dzedu pamweni padzininga dzisingakoni kuhamba ngenyaya yekuti dzinonge dzinema.

Ibarigwinyiso yemene michina yechizvino-zvino yakanaka maningi nenyaya yekuti imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhleya umu. Michina inenge ine nemavhiri zvekuti muntu akaremerwa ngemwiri asingakoni kuhamba kungoisa pamuchinavo kwakutomuhambisa kuendesa kwanenge achida zvakafanana nekumuendese kuchimbuzi.

Michina yemuzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti inodetsera Payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziva kuti kuenda kuchibhedhlera unovhenekwa nemuchini zvoita zvakanaka wotopuwa muchini ndaramo yoita yakanaka imweni yemuchina iyi tenge titori naye mumizi medu yeitidetsera kune hosha dzatinenge tinadzo.

Ibaari gwinyiso yemene, michina yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti michina iyi inobetsera vantu pakuvhenekwa ngemadhokodheya ngekuti pamweni pacho kuvhenekwa kunode kune michins ngekuti pamweni pacho vantu vanenge vasikaoni, madhokodheya anenge vasikaoni kuti hosha iyi yakadini zvinoita kuti vashandise michina pakuvheneka hosha iyi.

Michini inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera phiya zviro zvedu pezvinenge zvisina kumira mushe. Totoziya kuti kuenda kuchibhedhleya movhenekwa ngemichina moonekwa kuti hosha inenge iri hosha iri kuti mupiwe mutombo unoenderana.

Ibari gwinyiso remene mene zviro kwazvo michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi ngekuti inodetsera madhokodheya kuhina hosha ngekuti inoshandiswa kuhina hosha zviro zvoita zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene , zvirokwazvo unobaatoone kuti kamushandire kanoita michini yemuzvibhedhlera kakosha maningi ende kanobatsira vantu payane madhokoteya panenge asingakwanisi kuona kuti ihosha yekaindinyi. Zvinoita zviro zvakanaka maningi ngekuti hosha idzi dzinovhenekwa ngemuchini kuti upiwe mutombo.

Imbari gwinyiso yemene, michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inotibatsira kuzvivheneka hosha dzinenge dzakasiyana siyana. Imweni yemishina inoshandiswa muchibhedhleya, mishina yekuti inovheneka hosha, yoone kuti hosha yakadini, yobetsera vanhu kuti vahine hosha.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino kuti ishande kakurutu kacho kazhinji inode kushandiswa paine michina dzechizvino-zvino dzinenge dzeishandiswa. Kuti imweni yemitombo kuti ishande inonga ichida kuiswa nemichina dzechizvino-zvino kuti iiswe mumwiri kuti ishande zvakafanana nemichina dzinokwanise kuisa ropa mumwiri. Dzinenge dzeitodiva kuti hosha ihinike pamweni munenge musina ropa rakawanda mumwiri.

Ibari gwinyiso yemene michina inoshandiswe muzvibhedhleya yakakosha maningi ngekuti inodetsera antu kuvhenekwa hosha muchina iyi ndoinoshandiswa nemadhokodheya kuvheneka hosha zviro pazvinenge zvisina kumira mushe madhokodheya anotoshandiae muchina iyi ovheneke hosha obatsire antu

Ibari gwinyiso remene mushina inoshandiswa muzvibhedhlera yakasiyana siyana imweni yemushina inoshandiswa muzvibhedhlera inoshandiswa kuhina hosha zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti inoshandiswa kuhinika hosha vantu votovhemekwa hosha zviro zvoita zvakanaka.

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi ngekuti inobetsera paya ndaramo yedu painenge isina kumira zvakanaka kuziya kuti toenda kuzvibhedhlera topiwa mitombo michina yotivheneka ndaramo yedu ienderere mberi yakahlamburuka .

Michina inoshandiswa muzvibhedhlera , michina yakakosha maningi pandaramo yeantu anenge aenda kuzvibhedhlera anezvishuwo zvekuti anobetsere madhokodheya pakuvheneka nekubetsere kuhine hosha nekuti pamweni pacho dzimweni hosha madhokodheya haakwanisi kudziona nemaziso zvekuti anode michina kuti aone hosha .

Ibaatori gwinyiso remene mene michina dzinoshandiswa muzvibhedhlera dzakakosha maningi ngekuti michina dzinoshandiswa kuvheneka hosha dzinenge dziri mukati mwedu. Imweni michina inoshandiswa kuona kuti ngazi inenge ichihamba zvakadini zvekuti kana ichirumba maningi zvinotozikanwa kuti mune hosha.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi mundaramo yanhu ngekuti inodetsere madhokodheya kuvheneka hodha dzinenge dziri mungazi mwedu pamweni pavho mivhina iyi inenge itori pakuvhenekeswa hosha toonekwa kuti tine hodha yakadini topuwa mutombo unoenderana nehosha yatinayo.

Michina inoshandiswa kuzvibhedhlera kubetsera inobetsera kuhina hosha yakakosha maningi ngekuti zvirokwazvo michina iyi inobetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziva kuti paunoenda kuchibhedhlera zviro zvinoita zvakanaka ngenyaya yekuti unovenhekwa nemichina woonekwa hosha wopiwa mitombo .

Ibari gwinyiso yomene michina irikushandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi zvirokwazvo ngenyaya yekuti inodetsera anhu paya zviro pazvinenge zvisina kumira mushe, imweni yemichina inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakaita kunge movha inemvhiri inodetsera anhu anototakurwa paanenge asingakoni kuhamba kuendeswa kwaanenge eida kuzi.

Ibairi gwinyiso yemene michina yemuzvibhehleya inokosha maningi ngenyaya yekuti inobatsire hama dzedu dzakawanda paya padzinenge dzichirwara yakakosha maningi ngenyayabyekuti inobatsira hama dzedu dzimweni kuhluma mweya padzinenge dzinobatwa ngemadzikirira dzine hosha dzakaoma

Michina inoshandiswe muchibhedhleya, michina yakakosha maningi pandaramo yeantu, nekuti inodetsera antu, kuti aite zviro zvakanaka. Pamweni payani unotokona kuti michina iyi inobatsira madhokota kuvheneka mungazi oona kuti mune hosha, antu opuwa mitombo.

Mishini inoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokota heya kuvheneka hosha yakakosha maningi mundaramo dzevanhu ngekuti inobetsera madhokodeya kuvheneka kuone hosha inenge ichibata vanhu izvona zvakanaka maningi nekuti pamweni pachoo anenge asingakwanise kuona ngemadziso, anoshandise mishina kuti aone.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya dzakakosha maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo dzinodetsera antu paanenge asikazwi zvakanaka imweni yemichina

Mutombo wechizvino zvino wakakosha maningi asi kuti ishande zvakanaka inenge ichida kudetserwa pamuchina wechizvino zvino dzinoshandiswa pamweni pacho mutombo muya zvakafanana nemuchina unodetsera kuisa mvura nengazi mumwiri inoshanda maningi kudetsera antu anenge asina kumira zvakanaka.

Michina inoshandiswa muchibhedhlera muchina yakakosha maningi imweni yemichina iyi inodetsera peyani panenge peivhenekwa ngazi kuona kuti yakadini zvekuti imweni yemichina inoshandiswa kuvheneka ngazi michinina yakanaka maningi nekuti inodetsera kuvheneka kuona kuti mukati mune hosha ere.

Michina inoshandiswa kuzvibhedlera yakakosha maningi nenyaya yekuti nekuti zvirokwazo munemichini yakanakira kuti inoshandiswe kuvheneke hosha inenge irimungazi mwedu, munemichina inotovheneka kuwone kuti ngazi irikurumba seyi zvekuti inotokwanise kutaura kuti ngazi irikurumba maningi.

Muchina inoshandiswe muzvibhehleya yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera antu zviro pazvinenge zvisina kumira mushe ,madhokodheya anoshandise muchina kuvheneka hosha oone kuti unonga wakabatwa nehosha iri zviro zvinodetsera antu kuti abetserwe muzvibhehleya.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera michini yakakosha maningi ngekuti inotidetsera payane zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wovhenekwe hosha , dzimweni dzehosha dzinovhenekwa ngemuchini iyi dzinoita kuti upiwe mutombo unoenderana nehosha.

Michina iñoshandiswa muzvibhedhlera yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera maningi payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe inodetsera madhokodheya kuvheneka hosha inodetsera madhokodheya kuisawo mutombo pamweni mumuviri medu pavanenge vasingakwanisi kubaya majekesera.

Imweni yemichina irimo muzvibhedhleya umu michina yakakosha maningi. Umweni muchina wandakamboshandisirwa nemadhogodheya wanga uri muchina waivheneke hosha muiri wese wekuti mwiiri wese waikwane mumuchinamwo. Hosha yovhenekwa, woonekwa kuti hosha iri pari. Wototanga kutopuwe mutombo, zviro zvotoite zvakanaka, ndaramo yodzokera paya....

Michina inoshandiswa muchibhedhlera michini inokosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe, madhogodheya asingakwanisi kuvheneka hosha ngemadziso, anoshandisa muchini iyona kuvheneke hosha otoona kuti hosha irikude mutombo, zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene michini inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhleya dzakakosha maningi pandaramo yevantu nekuti anodetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti anoenda kuchibhedhleya wopuwa mitombo hosha yohinika.

Michina inoshandiswa kuzvibhendleya yakasiyana siyana. Inini nditori wo nawo muchina wangu wandinoshandisa unondidetsera kuhine hosha yangu yandinayo yepamwoyo. Pamweni pacho kana hosha yakandibata ndakanganwa kumwa mushonga inotondidetsa kuti imwai mushonga amuna woyee kuti zviite zvakanaka.

Michina dzinoshandiswa muzvibhedhleya zvakakosha maningi ngenyaya yekuti zvinobetsera kuvheneka hosha. Pamweni pacho pasina muchini madhogotera anoone kaanoshandisa madziso pasina kutaura.

Michina inoshandiswa muzvibhehleya yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inokurudzirwa kuti michina iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Zvokuti paunoshandisirwa michina iyi kuvhenekwa inope madhogodheya muono wekuti unenge uine hosha yakadini zvodetsera kuita zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene imweni yemichina inoshandiswa muzvibhehleya kuhina hosha dzakanaka maningi ngekuti dzinodetsera madhogodheya payani paanenge asingakwanisi kuona hosha nemaziso. Zvinote kuti zviite zviro zvakanaka ngekuti anobetserwa ngemichina kuvheneka hosha oona kuti angaihina nemutowo upi.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo zvinobaaoneka kuti michina yatinoshandisirwa muchibhehleya yakakosha maningi ngekuti inodetsera ndaramo dzeanhu zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Pakuti inodetsera kuvheneka hosha mumwiiri dzeantu yavheneka hosha motoziya kuti maakukwanisa kupuwa mutombo nemadhogodheya motoziya kuti ihosha yekaindiyi.

Michina inoshandiswa muchibhedhlera michina yakasiyana-siyana. Imweni yemichina iyi yendakaona yechishandiswa muchibhedhlera yendakamboshandisirwa michina inenge yeivheneka kuti ngazi irikuhamba zvakadii. Michiniyo yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inovheneke kuone kuti ngazi yako irikurumbe kudini uye kuti hamuna khosha here mungazi.

Michina iño shandiswa kuhina hosha yakanaka maningi nenyaya yekuti inodetsera madhokodheya kuvhenaka hosha imwe pacho yacho ndoinotohina hosha imweni yemuchina iyi inotokona kupinzwa muntu weshe oto vhenekwa hosha otoonekwa kuti ihosha yeyi.

Ibari gwinyiso remene michina imweni inoshandiswa muzvibhedhlera michina yakakosha maningi muzvibhedhlera ngenyaya yekuti mune michini inodetsera madhokodheya avheneke kusenza mungazi medu asati mitombo inouraya.

Michina inoshandiswa muzvibhedhleya yakakosha maningi ngekuti inobetsera madhogodheya kuhina hosha pakuti inobetsera kuvheneka ichiona kuti muntu unenge akabatwa ngehosha ere. Zvinoita kuti azohinika hosha zvakanaka zvekuti pamweni pacho unotoona kuti hosha dzinohinika zvakanaka ngemadhogodheya anenge eiziya mushando vavo.

Mitombo yechizvino zvino yakanaka maningi kamuuyire kayakaita ngekuti yakuuya ngemitoo dzakasiyana-siyana unoziva kuti ukasapuwa mapirizi unopuwa jekiseni kana kupuwa mutombo wekuzorera izvi zvakanaka ngekuti amweni edu anotya majekiseni anopuwa mutombo unoenderana nezvanenge achifarira onyasa kuushandisa nekugonda hosha dzohinika.

Ibaari gwinyiso yemene. Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yeanhu ngekuti ine mitoo dzakasiya -siyana. Ukasvika kuzvibhedhleya usikazwi zvakanaka, anokuvheneka madhokodheya, okupe mutombo unoenderana nehosha yaunenge uinayo. Zviro zvoite zvakanaka. Ndaramo yoende mberi.

Imbari gwinyiso remene mitombo ychizvino-zvino yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi inohina hosha dzimweni dzekuti mitombo yekudhaya kwainga kusina mitombo yaikwanisa kuhina hosha dzaiya dzakaomarara kudaro.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti inodetsera antu pavanenge vachishungurudzwa nehosha kutopuwa mutombo hosha yohinika zviro zvoita zvakanaka wotoenda kotenga mitombo yenyu kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kana kupuwa kuzvibhedhlera zvoita zvakanaka.

Mithombo yechizvinozvino yakabaakosha yaampho ngekuti inodetsere kuti ndaramo yeanhu igare yakahlamburuka pamweni pacho unobaaone kuti ndaramo yeantu inonge isina kuhlamburuka ngenyaya yehosha unonge woode kuende kuchibhodheya vinovheneka zvirozvo.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi zviro kwazvo unobaona kuti mutombo inodetsera pamweni pausingafunguri unotoziya paunenoenda kuchibhedhlera kohinwa hosha inotopuwa mutombo wohinwa hosha zviro zvoita zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo antu ngekuti unoshanda nemutoo wakasiyana inodetsera kuti antu paanenga echirwara anoshandisa mutoo wanenge achida kuti hosha ipere kana echida majekisera kana mapirizi anoshandisa motoo wanenge achida.

Mitombo yechizvino-zvino, mitombo yakakosha maningi pandaramo yedu, uye mitombo yechizvino-zvino inoshandiswa muzvibhedhlera, mitombo inenge ine mhando dzakasiyana-siyana, imweni anenge arimaphiritsi, imweni yakaita kunge mvura. Imweni rinenge ritori jekiseni, rekuti unoshandisa zvaunenge weida, zvakakusunungukira.

Mitombo yechizvinozvino yakabaakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera payani antu paanonga asingazwi zvakanaka. Antu otoende kuzvibhedhleya koovhenekwa ngemadhokodheya, opuwe mutombo hosha yohinika, yoite zvakanaka ndaramo yotohlamburuka .

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti kune mitombo yakasiyana siyana unokona kupiwa mapirizi, kana jekiseni, kana mushonga wekumwa zvakanaka maningi ngekuti umwe unoshandisa mutombo waanenge asungirirwa kana kubairwa jekiseni rinoita kuti upiwe mutombo nyangwe pasina.

Mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera anhu payani zviro pezvinonga zvisizi kumira mushe. Kutoziya kuti peunoenda kuzvibhedhleya une hosha, unoende koopuwe mutombo unohine hosha, zviro zvoite zvakanaka zvekuti peunoende kuzvibhedhleya unovhenekwa wotopuwa mutombo.

Mitombo yechizvino zvino yatinotenga muzvitoro zvinotengeswa mitombo kana kuti yatinopiwa kuzvibhedhlera yakanaka manhingi ngenyaya yekuti inotidetsera hosha padzinenge pakanyanya kuomarara. Kutozive kuti kuende kuchibhedhlera kana kuti kuchitoro chinotengesa mitombo wotenge mutombo wodzinge hosha.

Mitombo yechizvinozvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yemuntu. Inodetsera payani zviro pezvinonge zvisina kumira zvakanaka antu echirwara maningi asi inodetsera nekuti inoshanda zvinoenderana nehosha inenge yakabata muntu. Unonase kuziye kuti mutombo wakanaka uyu.

Ibaari gwinyiso yemene, mitombo yechizvinozvino yakanake maningi ngenyaya yekuti ukaenda kuchibhehlera ,ndomutombo yeunoenda koopuwa kazhinji-zhinji. Yakanakire pakuti inenge iri mitombo inenge yakaongororwa yekuti inoporesa hosha zvakanaka maningi.

Mitombo yechizvino-zvino , mitombo yakakosha maningi zvirokwazvo ngenyaya yekuti mitombo iyi kamugadzirirwe kairikuitwa ndekekuti idetsere anhu paanenge ane hosha dzakaomarara. Zvinova zviri zviro zvikanaka ngenyaya yekuti inobatsira kurapa hosha dzinenge dzakasiyana-siyana, nekuoma kwadzo. Unopuwe mutombo unonga une simba rekuuraya hosha kana yakaoma maningi.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo yechizvino-zvino yakanaka maningi ngekuti inodetsera anhu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziye kuti mitombo inenge yeipinda munyama kuti zvito zviite zvakanaka panekuti mitombo inotadza kupinda munyama...

Mitombo yechizvino zvino yakabakosha maningi pandaramo inobetsera peyani pazvinhu pazvinenge zvisina kumira mushe unotoziva kuti unoenda kuzvibhedhlera kana kutenga mitombo muzvitoro zvinotengesa mutombo unotopiwa mutombo unonga wakatarwa kuti panotopera nguva yakati hosha inonga yapera .

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti inotidetsera pane zvirwere zvinenge zvisina kumira mushe ngekuti unoenda kuzvibhedhlera mutombo zviro zvoita zvakanaka wotoziva kuti ndaramo Yako inenge yahlamburuka zviro zvaita zvakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi nenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera vanhu paya zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kutoziya kuti paya pamunoenda kuchibhehleya munoenda kopuwa mutombo unenge uchienderana nehosha yenyu kana hosha yakaomarara munopuwawo mutombo unenge une simba rekuti upedze hosha

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakabaanaka maningi, zvakanakira ngezvekuti inouya nemitoo yakasiyana siyana inokona kuuya ari mapilizi ,kuuya arimajekisera kana kuuya iri mitombo yekuita ekumwa zvinova zviri zviro zvakanaka maningi inoya ngemhando dzaka siyaba-siyana.

Mitombo yekudhaya yatinoona , yatinotenga muzvibhedlera kana zvitoro zvinotengeswa mitombo, yakakosha maningi nenyaya yekuti zviro kwazvo inobetsera patinenge tisingazwi zvakanaka teibatwa nehosha teishungurudzwa ngenyaya yekuti ukashungurudzwa nehosha ukashandisa mitombo , hosha inopera utano hohlamburuka.

Mitombo dzechizvino zvino dzakanakira kuti dzakuuya nemhando dzakasiyana-siyana. Unokona kupuwa mutombo iri jekiseni kana kupuwa mutombo ari mapirizi nekuti asingadi jekiseni anopuwa mapirizi nekuti anenge asingadi jekiseni mitombo yacho inenge yakangofanana.

Ibare gwinyiso yemene, mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi muntaramo yedu ,ngenyaya yekuti mitombo iyi inodetsere zvinhu zvinenge zvakawomarara ngekuti mitombo yekudhaya imweni hayikwanisi kuporese hosha dzinoporeswe nemitombo yechizvino zvino.

Mitombo yechizvino-zvino yetinoona muchibhedhleya yakakosha maningi ngekuti inodetsera antu payani zviro pazvinenge zvisina kunyatsa kumira mushe. Mukazwa kuti hosha yakanyanya kuomarara, toenda kuchibhedhleya topuwe mutombo, tohine hosha, zviro zvoite zvakanaka, ndaramo yoenderera.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo unobatona kuti mushandiroe unoita mitombo yechizvino zvinoinoshande mandorokwati zvekuti madhokodheya anoisa kugonda ndiyo kuti inohina hodha dzakasiyana siyana inopora ipapo kana wapuwa mutombo wechipona.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti yakuuya ngemitoo wakasiyana siyana, amweni anokona kuuya ari mapiririzi, amweni ari majekiseni ,umweni mutombo wekuzora, umweni uri mutombo wekumwa .Dzeshe dzakanakira kuti yeshe inenge iri mitombo asi iri mhando dzakasiyana siyana.

Ibaatori gwinyiso remene mene kuti mitombo yechizvino-zvino itombo yakabaakosha kwemene pandaramo yeantu ngenyaya yekuti mitombo iyi inodetsera maningi peyani payani patinenge tisingazwi zvakanaka toende kuzvibhledhlera tovhenekwe topuwe mutombo zviro zvotoita zvakanaka.

Ibaarigwinyiso yemene mitombo yechizvinozvino ,mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti ,mundaramo yeantu mitombo iyi inodetsera kakurutu. Mitombo iyi inemhando dzakasiyanasiyana pamweni pacho unokone kumwa mapilizi kana kupuwe jekisera zvichienderana nekuti unenge weida mutombo wakadini kana kuti unenge wasvika kune mutombo wakadini ,zviro zvoite zvakanaka.

Mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi mundaramo yayo nekuti unodetsera kuhina hosha, dzakasiyana siyana mutombo wega wega unenge une hosha yayo yeunohina zvekuti peshe panenge pane hosha inenge yabuda madhokoteya anotoita basa rekuti agadzire mutombo wekuti ahine hosha.

Mitombo yechi zvino zvino inokosha maningi ne nyaya yekuti zviro kwazvo inoshanda payani zviro zvisina kumira mushe otoziya kuti kana wazwa kuti hosha yanyanya kuruma stereki woende ku chibhedhleya wopuwe mutombo hosha yo vhenekwa zvobva zvaita zvakanaka.

Imba riri gwinyiso remene, mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe, muchiziya kuti mukaenda kuzvibhedhlera mukaenda kohiniwa hosha, kana kusina mitombo, munokwanisa kuona mitombo kuzvitora zvinotengesa mitombo.

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi mundaramo yeanhu ngekuti inodetsera antu vayani vanenge vasikazwi zvakanaka. Yakakosha mitombo iyoyo nekuti mitombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka nekuti mitombo yekudhaya yakasiyana nemitombo yechizvino zvino, yechizvino zvino inenge yakagadzirwa zvichienderana nehosha inenge iripo nguva yacho.

Mitombo yechizvino zvino yakosha maningi ngenyaya yekuti mitomboyo iyi inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe, kubatoenda kuzvibhehleya wopiwe mitombo zviro zvoite zvakanaka asi kutoziya kuti paunopiwa mutombowo munenge matotaurirwa kuti panopera nguwa yakati inenge yotoshanda .

Mitombo yechizvino mitombo yakosha maningi pandaramo yavantu nekuti inodetsera paya zviro pazvinemge zvisina kumira mushe unotoziya kuti ukaenda kuzvibhelera paunopedza kuvhenekwa ngemadhokodheya unobva wapiwa mitombo inohina hosha yaunenge unayo .

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi kugara nayo ngekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe kubatoziye kuti ukaende kuchibhehleya unenge uchipuwe mitombo waunenge uchida hino kwozototaure kuti weitya majekisera unopiwe mapirizi ngenyaya yekuti inenge iriyo mitombo yese ine mitoo dzaka siyana siyana.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti zvirokwazvo mitombo iyi inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Wotoziya kuti ukaenda kuchibhedhleya unovhekekwa wopuwa mutombo. Wototaurirwa kuzi panopera nguva yakati kana mazuva akati ndaramo inenge yahinika, ndaramo yoite zvaka...

Motombo yechizvino-zvino mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti inouya ngemutoo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi totoziya kuti inenge inemitoo yakasiyana-siyana imweni inouya ari majekiseni kana kuti mapirizi wototora mutombo wemhando yaunoda wotoshandisa.

Mitombo yechizvinozvino yakakosha maningi pandaramo yevanhu inodetsera kakurutu kuhina hosha dzinenge dzakaomarara, kubatoziya kuti ukaona wobatwa nehosha yakaomarara unoenda kuchibhedhlera wovhenekwa nemadhokodheya woonekwa kuti hosha yacho inokonzerwa nechirwere chei.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsere kurapa zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti unoenda kuchibhedhleya wovhenekwe ,wopiwe mutombo hosha yozvinika zvoita zviro zvakanaka ndaramo yoita yakanaka .

Mitombo yechizvino zvimo mitombo yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti mitombo iyi inouya nemutowo wakasiyana siyana. Amweni anhu azhinji zhinji anonga achitya tsono yemajekisera zvinova zvichibatsira kuti arikupuwa mapirizi kana mushonga wekumwa unenge weienderana nemushonga wemujekisera asi unenge une mutowo wakasiyana.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yedu nekuti mitombo iyi yakagadzirwa ichitozikwanwa kuti inohina hosha zvekuti unotoziya kuti ukashandisa mitombo yona hosha inohinika zvakasiyana nemitombo yekudhaya zvekuti waingoshandisa usingazii kuti inohina hosha iri.

Mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu. Ngekuti inodetsera apo payani patinenge tisingazwi zvakanaka. Hosha dzakawanda dzinohinwa ngemitombo yechizvino-zvino ngenyaya yekuti mitombo iyi yakagadzirwe kuti ihine hosha dzakasiyana-siyana dzemhando dzaka...

Mitombo yechizvono zvino yakakosha maningi zviro kwaZvo ngenyaya yekuti inodetsera kuhine hodha dzakaomarara woziye kuti ukabatwe hosha unoende kuchibhedhleya wopuwe mutombo hosha yotohinika zvoite zviro zvakanaka unongovhenekwa wotopuwe mutombo worarana utano hwaka.

Ibari gwinyiso yemene mutombo yechizvino zvino yakanakira pakuti yakagadzirirwa hosha yese yese inenge yangobuda pakatobuda hosha imweni pakutoitwa muti kuti pagadzirwe mutombo unenge uchienderana nehosha iyona kuti ibva yatoparara nemutombo kuti igare yatopedzerwa kare kare.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti inouya iri mhando dzakasiyana siyana imweni mitombo yezvino zvino iri kuuya yacho pamweni mitombo yekuti anenge ari mapirizi pamweni anenge ari majekiseni unongoshandisa mhando yemutombo waunenge wechida hosha yotohinwa zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yakawanda yetinoshandiswa kuhinwa hosha yakasiyana siyana asi kuti dzimweni mitombo patinoenda kuzvibhehleya tinoishaya. Tinoione kuzvitoro zvinotengese mitombo ndokwatinokwanisa kutoona mutombo yekuti ikwanise kuhina hosha dzedu patinenge tashaya mitombo kuzvibhehlera.

Mutombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka kutoende kuchibhedhleya kana hosha yashata mwokasike kuenda mwohine hosha yokasike kuhinika nekuti mukanonoka kuendeyo inoshata hosha ikatiomera.

Mitombo yechizvinozvino yakagadzirwa ichienderana ne hosha dziriyo toziye kuti kana une hosha yebesha kunenge kutori nemutombo webesha unenge unesimba rakasiyana kana besha racho rakanyanya kuomarara unopuwewo mutombo unobate besha rakaomarara kana risina kuomarara unopuwawo mutombo webesha rakadaro.

Mutombo yechizvino zvino yakanaka ngenyaya yekuti zviro kwazvo inouya nemutoo dzakasiyana siyana imweni inouya ari mapirizi imweni anouya ari majekisera zvekuti muntu unosarudza mutombo waanenge achida kushandisirwa unenge wakasunungukira ndaramo yake muviri wake.

Mitombo yechizvino-zvino yakanaka maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera kuhina hosha dzakasiyana-siyana. Kutoziya kuti kushandisa mitombo yechizvino-zvino kunodetsera ngekuti inenge yakagadzirwa kuhina hosha idzona idzo ukaenda kuchibhehlera nehosha yako wotopuwa mutombo unoenderana nehosha youinayo.

Hosha dzechizvino zvino dzinode kubatsirwa kurapwa ngemitombo izvo mitombo iyi inenge yakagadzirwa ichienderana nehosha izvi zvinoita hoshayo ikasire kupera pane kushandisa mitombo yekudhaya inenge isingaenderani nehosha.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti inodetsera peyani zvirwere zvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti pamunoende kuzvibhedhlera munoende kovhenekwa madhokodheya avheneka okupe mutombo unohine hosha zviro zvoite zvakanaka ndaramo yo........

Mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti mitombo iyi inogadzirwa ichienderana nehosha inenge irimo. Votoziya kuti kana pane hosha inenge yakakubata vochipuve mutombo unoenderana nehoshayo zviro zvoite zvakanaka vohlamburuka.

Mitombo yechi zvino zvino yaka kosha maningi nenya yekuti zviro kwazvo inoti detsera payani pa tinenge tisi ngazwi zvakanaka tinoende ku zvibhedhleya ko puwa mutombo zviro zvonaka motoziya kuti ta hinika hosha yapera.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi mundaramo mweantu ngekuti inodetsera peyani pezvinenga zvisina kumira mushe. Unoziya kuti kungoenda kuchibhehleya wotenge mitombo zviro zvoita zvakanaka hosha yohinika zvakanakazve. Ponapa kuti mitombo yekudhaya yakasiyana nemitombo yechizvino zvino. Yechizvino zvino inouya iri yakasiyana uri mutombo umwe unenge uchihina hosha.

Ibari gwinyiso yemene mutombo yechizvino zvino yakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti inodetsera payani patinenge tisingakwanisi kudetseraa nemitombo yekudhaya. Zvinova zviri kwazvo nekuti mitombo iyi inenge yakagadzirwa hosha dzakasiyana siyana kuti ikwanise kuhina hosha idzodzo.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino yanakire chiro chimwe chekuti kamugadzirire kaunoitwa. Ngekuti inogadzirwa ine mushonga inoenderana nekuhosha kuoma kwayo. Hosha kana yakaomarara maningi kunodadzirwavo mutombo unenge unesimba rakawanda maningi.

Mitombo yechizvino-zvino, mitombo yakakosha maningi mundaramo yeantu ,ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Unongoende muchibhedhleya, kana muchitoro chinotengesa mitombo, wotopuwa mitombo ,woushandisa zviro zvoite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inodetsera antu paya paya zviro zvisina kumira mushe. Unotoziya kuti ukaenda kuchibhedhlera kana kuzvitoro zvinotengeswa mitombo unosvikoopuwa mutombo wotoushandisa kuhina hosha. Pasina nguwa yakati hosha inenge yapera.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti mitombo yona iyi inogadzirwa ichienderana nehosha dzinenge dziriyo kutoziya kuti hosha yega inenge ine mutomba inenge yakagadzirwa inoita kuhina hosha.

Mitombo yechizvino-zvino yakabakosha maningi nenyaya yekuti zviro kwazvo zvinobetsera payani zviro pazvinonga zvisina kumira zvakanaka. Kutoende kuzvibhedhleya kana kuzvitoro zvinotengese mitombo motora mutombo venyu moende navo kumhatso mohinwe hosha zviro zvoite zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakabaakosha maningi ngekuti inobetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kana hosha yakanyanya kumara unoshandise mitombo yechizvino zvino kuhina hosha, hosha yohinika ndaramo yenderera mberi ndaramo yohlamburuka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera kuhina hosha dzakasiyana siyana. Toziva kuti mitombo iyi inouya nemutoo wakasiyana siyana. Anokona kuuya ari majekiseni kana kuuya ari mapirizi asi chikuru ndechekuti zvese zvirozvo

Ibari gwinyiso yemene mitombo yechizvino zvino mitombo yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitombo idzi dzidetsera maningi ende dzinotodetsera ngenyaya yekuti mitombo yakagadzirirwa hosha dzinenge dzakasiyana siyana ichitozikanwa kuti inoporesa hosha idzona idzodzo.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yechizvino-zvino mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu. Ngenyaya yekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziya kuti kutoende kootenga mutombo kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kwaakuushandisa, zviro zvotoite zvakanaka, hosha yohi...

Ibairi gwinyiso yemene, mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti inodetsera payani zviro pezvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziye kuti unoende kuchibhedhlera wotopiwe mutombo ngemadhogodheya otopuwa nenguwa kuti panopera nguwa yakati mutombo unenge wapedze basa, hosha inenge yahinika.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo mitombo yechizvino-zvino yakakosha maningi pandaramo yevantu. Ngekuti inouya nemhando dzakasiyana-siyana inokona kuuya iri maphirizi kana majekisera. Zvirozvo zviro zvakanaka ngekuti unoshandisira mutombo unongavakakusunungukira zvirozvo zvoshandiswa zvinoita zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha maningi ngekuti zvirokwazvo yakuuya nemitowo yakasiyana. Imweni inouya ari majekisera imweni inouya ari mapilizi kana imweni mitombo yekumwa zvekuti unoshandisa mutombo weunenge uchida kuhina hosha.

Ibari gwinyiso remene mitombo unobaatoona kuti mitombo yechizvinozvino mitombo yakanaka maningi ngenyaya yekuti mitombo yechizvinozvino inohina hosha dzimweni dzekuti kudhayadhaya pamweni pacho anhu aitofa asingakwanisi kuhinika nekuti kwanga kusina mutombo wekuhina hosha idzona.

Kumbatso dzinochengetwa vantu vanenge vachishupika nechirwere chenxondo zvakakosha maningi ngendaa yekuti kunochengetwa antu eibatikirwa antu akasabatikirwa kazhinji kacho vasazi vazorwadziwa mundaramo yawo pamweni pacho anozvikuwadza ngazviro ngekuti anenge asingatozii zvanenge aita.

Ibaari gwinyiso yemene ngekuti ashandi emuzvibhehleya akakosha maningi mundaramo yedu nekuti anodetsera vantu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Uchiziya kuti ukaenda kuchibhehleya une hosha unodetserwa ngekuti unotopuwa mutombo wovhenekwa wotoende kumhatso, hosha yaakutohinwa.

Ashandi emuzvibhehleya umo akakosha maningi pandaramo yedu ngekuti ndiwo anotidetsera patinenge tawirwa ngehosha ngekuti ndiwona anotoziya kuti kana munthu auya pachibhehleya anotivheneka oona kuti hosha inenge iripari.

Ashandi emuzvibhedhleya akanaka maningi nenyaya yekuti anotibetsera payani zviro zvinenge zvisina kuti mirira mushe. ukatoende kuchibhedhleya hosha iripa unoziya kuti unotoende kuzvibhedhleya hosha yohinwa. Votoita zviro kwazvo zviro zvipera zvekuti kuzvibhedhlera ashandivo ndivoanoita kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene ashandi muzvibhehlera akakosha maningi pandaramo yedu ngendaa yekuti ashandi aya anoshanda basa rakakura maningi kuti zviro zvedu zvinge zviri zvakanaka kuti tihiinike maningi teienda kuzvibhehlera, anoshanda ngendaa yekudetserwa ngeeashandi imu.........

Ashandi emuzvibhehlera anokosha maningi anodetsera payani zviro zvisina kumira mushe, asi kuti ukaenda kuzvibhelera hosha inoende kohinwa zvotopera zvoita zviro zvakanaka worarame ndaramo yakanaka weidetserwa ngeashandi emuzvibhehlera kuona nekuvheneka.

Ibaari ngwinyiso remene ashandi emuzvibhehleya akakosha maningi pandaramo yeantu anenge aenda kuzvibhehlera ngekuti anodetsera antu anenge arikuzvibhehlera ndiwo anovheneka kuona hosha achibetsera kupa antu mutombo yaanenge inoita kuti hosha dzinenge dzeinesa dzirapwe.

Vashandi vemuzvibhedhlera zvakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti vanodetserq payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe ,unotoona kuti paunoenda kuzvibhedhlera usiri kuzwe zvakanaka unopiwa mutombo unoita kuti hosha ipere zviro zviite zvakanaka . Unoziya kuti paunoende kuzvibhedhlera unopiwa mutombo hosha inopera zviro zviite zvakanaka.

Ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi nekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Pamweni pacho unotoona kuti anoshanda basa nepakati peusiku eibetsera kuti zviro zviite zvakanaka. Kuti ndaramo yedu idzokere pakanaka tionewo zviro zvakanaka.

Ashandi echibhehleya ashandi akuru maningi, anodetsera ngokuti anotopa antu mitombo yakasiyana-siyana yekuhina hosha dzinenge dzakasiyana-siyana dzinenge dzeishungurudza antu zvekuti unobaatoziya kuti hosha dzakasiyana-siyana dzinohinika nemitombo dzakasiyana-siyana dzetinenge tichipuwa neashandi emuzvibhe....

Ibari gwinyiso yemene ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi pandaramo yaanhu ngekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubaatoziya kuti paunoenda kuzvibhedhleya unoenda kobatsirwa neashandi anenga achiziya basa ranoita madhokodheya anokono anotokuvheneka kuone kuti hosha inenge yakubAta yakaita sei wopuwe mutombo wohinwa.

Ashandi emuzvibhedhlera anobashanda basa rakakura maningi ngenyaya yekuti basa ngere kuona kuti antu anenge veirarama zvakanaka ere, zviro zvinokosha maningi kuti ararame echichengetedza anhu ngekuti ndiro basa raanoshanda ende anorida nemazvo zvekuti unobazwe kudziirwa uri wega.

Ashandi ese emuzvibhedhleya akakosha maningi ngekuti anoshanda mushando vakaomarara maningi. Pamweni pacho anoshanda neusiku achibatikira kuona kuti anonga achitichengetedza kuti hosha dzinenge dzakatibata dzihinike zvakanaka. Etichengetedzwe zvinonga zviri zviro zvakanaka.

Vashandi vezvibehlera ndivo vanotidetsera patinenge tisingazwi zvakanaka . Kuti tipinde muzvibehlera kutoshandisa mitombo topuwa mitombo nevashandi vemwo kuti hosha iite zvakanaka torarama .

Ashandi anoshanda muzvibhedhleya, ashandi ane basa gurutu zvekuti ashandiwo anofana kutomboita achio ngororwawo pamweni pacho nekuti pamweni pacho aakwanisi kuzviongorora ega ngekuti pamweni pacho anonga ane basa rakaomarara zvekuti anokona kutorwara asingazviziyi achibatikira basa rao maningi.

Ashandi emuzvibhedhlera akakosha maningi mundaramo yeantu ngenyaya yekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe ndiwo anotivheneka otiongorora kuti tinenge tine hosha dzakadini votipa mutombo yekuti anenge atitsanangurira kuti panopera nguwa kana mazuwa akati

Ashandi emuzvibhehlera akakosha maningi pandaramo yeanhu ngekuti anodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe mukaona mwaenda kuzvibhehleya mune hosha ashandi anomubate zvakanaka eimuvheneka mweihinwe hosha zviro zvoite zvakanaka ,kwete kuende kumuzi kweanhu asikazi kufundira zveutano.

Ibarigwinyiso yemene zvirokwazvo unobatoziye kuti ashandi emuzvibhedhleya akakosha maningi pandaramo yevantu. Ngekuti ashandi ivona akasashinga zviro hazviiti zvakanaka asi ushingi hwavo hwekutibetsera patinenge tiine hosha dzakaomarara payani. Unotobetsera hosha dzinohinika zviro zvoita zvakanaka.

Ibarigwinyiso yemene vashandi vemuzvibhedhlera vakakosha maningi ngenyaya yekuti ndivo vanoita kuti basa rienderere mberi ukasvika une hosha anokubatsura zvekuti unobazwe kudziirwa .

Ibari gwinyiso remene vashandi vemu zvibhedhlera vanoshanda basa rakanaka maningi nenyaya yekuti zvirokwazvo unotona kuti kamushandire kaanoita ngekuti detsere kuti kuhina hosha ende ano batsira kuhina hosha dzevantu nekuti anenge achizwisisa muntu nehosha inenge yekamubata kuti vomudetsera sei kuti hosha iyi ihinike.

Ibari gwinyiso yemene ashandi emuzvibhedhleya zviro kwazvo akakosha maningi pandarama yaantu ngendaa yekuti anodetsera antu asi pamweni pacho anenge eide kudetserwa ngekunge n'anga aingambozvirapi anotoendawo kumadhokodheya amwrni kopuwa mutombo paanenge asingazwi zvakanaka.

Ashandi anoshanda muzvibhehlera nemuzvitoro zvinotengeswa mitombo zvakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti anodetsera peyani pazvinenge zvisina kumira mushe asi unotoziya kuti kamushandire kavanoita kwakakosha maningi kuti kunodetsera hosha yotohinika zviro zvoita zvakanaka.

Ashandi emuzvibhedhleya madhokodheya nemanesi akakosha maningi pandaramo yedu asi unotoziya kuti pamweni pacho kukoshere kwakaita antu aya anofana kuremekedzwa ngekuchengetedzwa ngenyaya yekuti pamweni pacho anokurudzirwa kuti apfeke mbatya dzinoachengetedza dzimweni hisha dzaanohina dzinenge dzakashata ngekuti dzinokona kutapukira kuende

Ibaari gwinyiso remene ashandi anoshanda muzvibhendleya akakosha maningi pandaramo yeantu. Ngenyaya yekuti anodetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoenda kuchibhedhleya achitanga kuenda kuchibhedhleya omuvheneka oona kuti ihosha kaindii ohine mutombo unohina hosha iyoyo.

Vashandi vemuzvibhedhlera madhokoteya nemanesi anoshanda basa rakakosha maningi zvekuti pamweni pacho anokurudzirwa kupfeka mbatya dzinovadzivirira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana ngenyaya yekuti hosha dzakawanda dzinokona kutambira muzvibhedhlera Mona imomo panenge pachihinwa hosha.

Ibairi gwinyiso yemene uno baito ona kuti ashandi emu zvibhedhleya nemu zvitoro zvino tengese mutombo ane ruzivo rwaka kosha maningi ne nyaya yekuti pauno svikeyo weide ku hinwe hosha anoku zamina oku vheneka owone hosha ya unenge unayo oku taurira kuti hosha yo inenge ya konzerwa ngei wopuwe mutombo ino hine hosha.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo unobaziya kuti zvitoro zvinotengesa mitombo zvakabakosha maningi ngekuti zvinodetsera payani patinenge tarwadziwa ngehosha. Unoendeyo chero ukasvika mutombo kusina uripo mutombo hosha yohinika.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvakakosha maningi muntaraunda mwedu nokuti zvinodetsera peyani antu paanenge abatwa nehosha dzakasiyana-siyana. Izvi zvakakosha ngekuti zvitoro izvi zvinotengese mitombo inohina hosha dzinenge dzakaomarara dzeshe, dziriidzo mitombo dzakanaka.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvakakosha maningi mundaramo dzedu ngekuti ndodzodetsera patinenge tashaya mitombo kuzvibhedhlera inoita kuti zviite zviro kwazvo ngekuti mitombo pamweni nguva inodetsera kuhina hosha yakaomarara maningi.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi ngekuti ndoozvinodetsera payani ukaenda kuchitoro chinotengesa mitombo unotovhenekwa wopuwa mutombo.

Ibari gwinyiso remene michina inoshandiswa muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengeswa mitombo yakakosha maningi zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengesawo michina iyi zvinobatsira zvinova zviri zviro zvakanaka kuti muzvibhedhlera ngamuitewo zvitoro zvinotengeswa mitombo.

Ibaari gwinyiso yemene, kuzvitoro zvirikutengeswe mitombo kwakakosha maningi ngenyaya yekuti kudetsera antu paya pazvinenge zvisina kumira mushe kuziya kuti wotoende kuzvitoro mwotenge mutombo, mwoushandisa, hosha yohinika, zvotoite zviro zvakanaka antu ofamba akutozwe zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandarambo yeantu ngekuti pamweni pacho tinokona kuenda kuchibhedhleya toshaya mutombo. Zvokuti patinokwanisa kuone mitombo ndookuchitoro kuyana kuchitengeswe mutombo uko kunenge kuchitengeswa mutombo unoenderana neinenge iriyo kuzvibhedhlera.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha naningi mundaramo yeanthu ngokuti ndozvinodetsera anthu paya zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoende kotenga mitombo iyona kana masvika kuchibhedhleya kusina mitombo mototenga mutombo wehosha iyo zvotoita zvakanaka.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti zvinodetsera payani kuchibhedhlera pakunenge kusina mitombo ndokwanisa kupuwa mitombo Zvoita zvakanaka vanhu voznwa zvakanaka nenyaya yekuti ndokwega kunenge kune mitombo yakasiyana neye kuzvibhedhlera.

Ibaari gwinyiso yemene, zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi zvinodetsera anhu payani hosha painenge yakaomarara toziya kuti hosha ikanyanya kuomarara sitereki munoenda kootenga mitombo kana maishaya kuzvibhedhlera zvinotiitira zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandarambo yeantu ngokuti zvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziya kuti kutoende kuzvibhedhleya koopuwe mutombo moushandisa kana kuenda kuotenga kuzvitoro zvinotengeswe mutombo kana kuchibhedhleya kusina hosha yohinika, zviro zvoite zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandarambo yeantu ngekuti ndoozvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Mashaya mutombo kuchibhedhleya munongoenda kuzvitoro zvinotengese mutombo mototenga mutombo mwoshandisa, zviro zvoite zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo patinoenda kuzvibhehleya tikasvika mutombo kusina ngenyaya yekuti kuzvibhehleya kazhinji zhinji mutombo kunenge kusina kwatinokwanise kuona mutombo ndiko kuzvitoroyo kona kunotengeswa mutombo kwayiona mitombo inenge yakaongororwa.

Ibari gwinyiso yemene-mene zvirokwazvo ukaona kuti mutombo vashaika munoende kuzvitoro zvinotengese mutombo. Kwamunoenda kotenga mutombo votoshandisa hosha yohinika zvekuti pamweni dzimweni dzehosha dzinokona kushairwa mutombo vekuzvibhedhleya kuzvitoro zvinotengeswa mitombo ndokwaunokwanisa kuona.

Ibaari gwinyiso yemeene, zvirokwazvo kubaatoziya kuti zvitoro zvinotengese mutombo zvakabaakosha maningi. Ibaari chokwadi peyani kuti zvitoro izvi zvinotengese mitombo yekuti unobaahine hosha kubaatotenge mutombo, hosha yako yohinika nemutombo inenge yakaongororwa.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvaka bakosha maningi ,zvinotibetsera payani zvinhi pazvinenge zvisina kutimira mushe kana hosha dzakatibata maningu totoendda kuzvitoro totenga mutombo zviro zvotoita zvakanaka hosha yohimika zvopera wotorarama woramba waka hlamburuka.

Ibari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi ngenyaya yekuti kunotengeswe mitombo dzakasiyanasiyana dzese dzinoshanda. Ukaende kuzvibhedhleya ukasvike kusina mutombo kwaunokwanise kuone mutombo imweni kuzvitoro ikona kunotengeswe mutombo. Kunoonekwa mitombo yakanaka maningi.

Ibairi gwinyiso yemene zvitoro zvino tengesa mitombo yaka siyana siyana imweni ye mitombo inotengeswa mu zvitoro izvi mitombo yekuti inenga yakato taurwa kuti panopera nguva yakati hosha inenge ya hinika zviro zvotoita zvakanaka ndaramo yotonaka yo hlamburika.

Ibaari gwinyiso yemene-mene, zvitoro zvinotengesa mutombo zvakakosha maningi ngendaa yekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Totoende kuzvibhedhleya mwopuwe mutombo mwoushandisa hosha yohinika. Kana kuzvibhedhleya kusina mutombo unokwanise kuona mutombo zvitoro zvinotengesa muto...

Ibaari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo yevantu nekuti zvinodetsera payani mutombo patinosvika kuzvibhehlera toishaya. Zvinoita kuti zviite zvakanaka nekuti muzvitoro zvinotengese mitombo, mitombo inenge irimo inotidetsera kuti tihine hosha, ndaramo yoite zvaka....

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi muntaramo yaantu ngenyaya yekuti zvirokwazvo muzvitoro umwu ndimwo munotengeswe mitombo yakasiyana siyana inoshandiswe kuhine hosha. Kutoende kootenge mutombo muchitoro imwona umwu kwakuushandisa hosha.....

Ibairi gwinyiso ye mene zviro kwazvo unotobai ziya kuti zvitoro zvino tengeswa mitombo zvaka kosha ngekuti ndiko kwekuti mu kwanisa kupuwe mitombo ino hina hosha dzaka siyana siyana kuti zviro zviite zvakanaka ndaramo ienderere mberi.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvakakosha maningi ngekuti zvinodetsera antu payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe , kuti tiende kuzvibhedhleya wopuwa mutombo unohine hosha kuti pamunenge maakuzwe zvakashata mbichana munokone kushandise mutombo uyani ngekuti apmuwi mutombo unondopera ipapo ipapo asi munopuwa mutombo wekuti munoenda koogara .....

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti inodetsera maningi zviro pazvinenge zvisina kumira mushe kubatoziva kuti paunoenda kundotenga mitombo kuzvibhedhlera kweshe unototaurirwa nemadhokoteya kuti enda unotenga kunotengeswa mitombo kunenge kune mitombo.

Ibari gwinyiso remene zviro kwazvo zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti zvinodetsera piyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe maenda kuchibhedhlera mashaya mitombo kwaunokwanisa kuona mutombo kuchitoro chinotengeswa mitombo zvekuti ukatenga mutombo zviro zvoita zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundarama yevantu ngekuti zviro kwazvo zvinodetsera payani wasvika kuzvibhedhlera wasvika kusina mitombo unoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo wotenga mutombo wotaurirwa kuti unoshandiswa seyi woenda koushandisa ndaramo yohlamburuka zvoite zvakanaka.

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo .mitombo yakakosha maningi mundaramo yevantu vemunharaunda ngekuti pamweni pacho kuzvibhedhleya tokona kusvika kusina mitombo zvekuti mitombo imweni inokona kushandiswa mitombo yekuzvitoro kunotengeswa mitombo inenge iri mitombo inenge yakaongororwa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi muntaraunda ngekuti zvinodetsera antu zviro zvisina kumira mushe kubatoziya kuti kuenda kuchitoro kana kuchibhedhlera washaika mwotenga mutombo yenyu ndaramo yotoenderera mberi hosha yohinika.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakabaakosha maningi pandaramo yeantu nekuti zvinodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kutoziya kuti woende kuchitoro, wotenga mutombo unenge uchienderana nehosha yako iyani, wotoshandisa, hosha yohinika, zviro zvoite zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvakakosha maningi pandaramo yeAntu ngekuti zvinodetsera payani patinenge taenda kuzvibhehleya tashaya mari yemutombo totoziya kuti tabveyo tinoyenda kuzvitoro zvotengese mitombo topuwa mutombo toushandisa kushanjinika zviro zvoite zvakanaka

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandaramo yevantu zvinobetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe . Motoende kuzvitoro iyoo kana kuzvibhedhleya masvika mitombo kusina moto piwa mutombo hosha yohinika ndaramo yohlamburuka antu orarama.

Ibaari gwinyiso yemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi. Asi pamweni pacho unotoona kuti zvitoro izvi zvinoda kuramba zveikurudzirwa kuti zvirambe zvine mbiri. Zvinohina hosha dzakasiyana-siyana nenyaya yekuti unopuwa mutombo unoenderana nehosha yako, wotohine hosha.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvakakosha maningi mundaramo yedu zvakaita sevanhu isusu vanobatwa ngezirwere zvakaita ana bhiphii totoziya kuti mitombo yedu ikapera ndokwatinokwanisa koona mitombo ngekuti tinenge takatonyorerwa mitombo yedu kare ngemadhokodheya.

Ibaari gwinyiso remene zvitoro zvinotengese mitombo zvakabaakosha kwemene pandaramo yevantu ngenyaya yekuti zvitoro izvi zvinodetsera maningi payani zviro zvisina kumira zvakanaka toende koopuwe mitombo kuzvibhedhlera zviro zvoita zvakanaka. Unotoziya kuti kana kuchibhedhlera kusina mutombo unoende kuzvitoro zvinotengesa mitombo zviro zvoite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kuzvibhadhleya kurukuitwe zvinhu zvakakosha maningi ngenyaya yekuti pamweni pacho ukaenda kuchibhendhleya ukaonekwa kuti mutombo akuna anokukurudzira kuti uende kotenge mutombo kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunenge kune mitombo yese inenge iriku zvibhedhleya

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvakakosha maningi ngenyaya yekuti zvirokwazvo zvinobetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Unotoziya kuti mukaenda kuchibhedhleya mukashaya mutombo kwamunokwanisa kupuva mutombo kuzvitoro zvinotengesa mutombo.

Ibari gwinyiso remene zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe nekuti unoba yitoziva kuti ukashaya mitombo kuzvibhedhlera unokwanise kuona mitombo kuzvitoro zvinotengeswe mitombo wotouenda kun kotenga mutimbo zviro z otoite zvakanaka wotohinika hosha.

Ibaari gwinyiso yemene , zvirokwazvo zvitoro zvinotengesa mitombo, zvakakosha maningi muntaraunda ngenyaya yekuti amwe eantu anenge asingadi kuende kuzvibhedhleya ,anenge ane hosha dzakaita sedzepfungwa, anenge eida kutenga mitombo yeanoshandisa nguwa nenguwa kana yaperera kuti ashandise, zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene zvirokwazvo unobaziya kuti zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi pandaramo yeanhu ngendaa yekuti ndiko kurutengwa mitombo inobatsira antu kuhina hosha kutozita kuti mitombo idzi dzinobetsera maningi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha pakuti zvinodetsera antu isu tinenge tine hosha dzakafanana nehosha dzepamwoyo dzimwe dzinge dzeida tirambe teitenga mitombo umwe uno..........kuenda kuzvibhedhlera.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakakosha maningi mundaramo yedu ngekuti ndokwatinotenge mitombo payana pekuti tinenge taenda kuzvibhedhleya tosvika kusina mare zvinoita kuti titenge mitombo ngenyaya yekuti ndopatokwanise kutenga mitombo yakafanana neyekuzvibhedhleya yona iyoyo.

Iba iri gwinyiso yemene, zvirokwazvo zvitoro zvinotengese mitombo zvakabakosha maningi ngekuti wandosvike weitaure unopiwe mitombo inoenderana nehosha yako. Anombokuvheneka asati akupa mutombo kuti aone kuti ndizvo ere zvirikuenderana nehosha inenge yakakubata .

Ibari gwinyiso remene, pamweni pacho madhokodheya anobuda einda munharaunda kofundiso anhu eichiapa chechedzo ngenyaya yehosha dzinenge dzeibuda pamweni pacho anotoisa nezvikwangani munharaunda nemuzvi bhehleramwo kuti aone ega eizvierengera.

Ibaari gwinyiso yemene, semadhokodhera takatozotoona kuti antu aazwisisi zvekuti takatoona kuti anhu kuti ahinwe hosha tinofana kuite teihamba mumantaraunda teipe antu mitombo nekuapa chenjedzo inodzidzise kuti hosha dzakasiyana siyana dzino akuwadze zvakadini kuti abatsire kuziya eizoite misikazwa mishoma.

Ibaari gwinyiso yemene madhogodheya anotohamba achipinde mumantaraunda eipa antu mitombo. Pamweni pacho eipa antuhe nechenjedzo neruzivo rwekuti anhu aziye kuti anokwanisa kuzvidzivirira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana sei zvinova zviri zviro zvakanaka.

Ibaari gwinyiso remene madhokodheya anotoita achihamba munharaunda mwedu nemumabuya mwedu achifundisa anhu ,achitaurira ngezve hosha dzakasiyanasiyana zvekuti pamweni pacho madhokodheya anotoone kuti zvinobetsera maningi kuhambamwo nekuti amweni anhu anenge akaoma musoro zvekuti atoendi nekuzvibhehleya kwacho.

Ibairi gwinyiso yemene se madhokodheya takatoona kuti amweni antu ha anzwisisi zvekuti takatona ku detsera anhu ngeme kuto hamba mu ndaraunda me anhu tei apa mutombo neku apa chinjidzo hosha dzakawanda dzino dzivirirwa sei kuti zviite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene , kazhinji zhinji takatoona kuti antu aazwisisi kazhinji zhinji , tinoona kuti antu anonga eitode kutohambirwa pamuzi pawo kuti adetserwe payani panenge pane hosha dzinenge dzeida kuvashungurudza kuti zviro zvakakosha maningi kuti madhokodheya anohamba mumandaraunda eipa antu chenjedzo nekuapa mitombo yekupedza hosha.

Madhokodheya anohamba munharaunda achiona vanthu vane hosha asi vasingadi kuenda kuchibhehleya vanobva vavapa mitombo varipamhatso pawo.

Madhokodheya arutoita echito hamba mu nharaunda achitopa anhu chenjedzo neku ape mutombo pamweni pacho inenge ichida ku hine hosha dzinenge dzeito tenderera oto puwa chenjedzo yekuti uno chengetedzwa kubve ku hosha dzaka siyana siyana dzinenge dzeyi tenderera.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya anotohamba muntaraunda eipa antu fundo yehosha dzinenge dzakasiyana siyana dzinenge dzeihamba mumabuya mwedu, pamweni pacho madhokodheya kuhamba kwawo kunodetsere antu nekuti vakasahamba pamweni pacho ndopekuti antu anobatwa nehosha asingaziyi eingofunga kuti pamwe zvinenge zviri zviro.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya anotohamba mumandaraunda eipa anhu chenjedzo ngendaa yehosha dzakasiyana siyana dzinenge dzeihamba, vamweni veitovapa mutombo pamweni pacho vanotopa vanhu chenjedzo nekuvafundisa kuti hosha dzinenge dzeipararira sei kuti vanhu vadziirire kupararira kwe hosha idzonadzo.

Ibari gwinyiso yemene akuru emuzvibhehleya umu anotohamba muma ntaraunda eyipa anhu chenjedzo nefundiso yekuti hosha dzakasiyana siyana dzino hinwa sei zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti hosha idzi dzinohinika asi pamweni pacho anenge asingatoziyi kuti ane hosha.

Madhogodheya arikuhamba muntaraunda mwedu, eyivheneka antu nekupe chenjedzo pahosha dzakasiyana-siyana zvinova zviri zviro zvakanaka pakuti anotohamba eitope fundo, zvekuti munotoziye kuti hosha dzakadai inohinwa zvakadini kuti ndaramo ishanduke.

Ibaari gwinyiso remenemene zvirokwazvo tobaaona kuti pamweni pacho hosha dzinenge dzeibata antu ,antu anonga asingadi kuuya kuzvibhehleya zvinoita kuti madhokodheya ahambe munharaunda eipa anhu fundiso yekuti hosha dzakasiyanasiyana dzinohinwa sei nekuti dzinodziirirwa sei kuti anhu asanyanye kubatwa ngehosha.

Ibaari ngwinyiso yemene-mene tinoyoziya kuti anhu amweni , anenge ane musoro yakaomarara maningi, zvekuti madhokodheya pamweni pacho, anotohamba mumantaraunda mwedu, eitipe mitombo dzakasiyana-siyana, eitibetserehe eitipa ruzivo pamusoro pehosha dzakasiyana-siyana dzinenge dzei....

Ibari gwinyiso remene madhokodheya akatoona kuti antu abatsirike anofana kuita achihamba mumandaraunda eipa antu chenjedzo kuti hosha dzinohinwa sei nekuti zvinoita kuti vantu vaite zvakanaka nekuti ant akafunda afi akaziva zvinozwini.

Ibari gwinyiso yemene semadhokodheya tinotohamba muntaraunda dzakasiyana siyana teipa antu dzidziso neratidziro yekuti antu aziye kuti hosha dzakasiyana siyana dzinodzivirirwa sei kuti antu asanyanya kubatwa ngehosha dzakasiyana siyana ndaramo yawo irambe yakagwinya.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo takatoona kuti kuti antu tiabetsere pamweni pacho zvinoda kuti semadhogodheya tihambe muntaraunda mwedu mumabura mwedu. Teipa vantu fundiso yekuti hosha dzakasiyana-siyana, dzinohinika sei zvivabetsere panenge abatwa ngehosha kuti aziye kuti hosha dzihinike anofana kuenda kuchibhedhlera.

Ibairi gwinyiso yemene zviro kwazvo unobaatoziva kuti hosha dzepabonde dzakasiyana siyana dzinobata ana, dzinodziirirwa kuana nenyaya yekuti anokwanisa kuzvidziirira pakusiyana nezvepabonde izvi achiri ana adoko zvinoita kuti ararame upenyu hwakanaka usina hosha dzakasiyana siyana

Ibaari gwinyiso yemene, zvirokwazvo kubaatoziye kuti hosha dzakasiyanasiyana dziri kubata antu mukuwo watiri kugara uno uwu ihosha dzakasiyanasiyana dzinobata antu mamacheto etinogara asi hosha idzi dzakanyanya ndedze pabonde ngekuti dzinobata anthu asingafungiri, asingaziizve ngekuti auoni kuti pane hosha unozoziya wabatwa ndiyo zvinoite kuti madhokodheya arambe eidetsera vantu ngekuvapa mutombo inoite kuti hosha dzidzi..

Ibaari gwinyiso yemene madhogodheya aakutohamba muzvikora umu achipa ana fundo yehosha dzepabonde ngenyaya yekuti hosha iyi ihosha yakaomarara peya ende zvirokwazvo hosha iyi yakashatira pakuti ana adoodori asingazii kuti hosha iyi yakashatirei anokuvadzwa ndiyo pasina ruzivo.

Hosha yepabonde ihosha yakashata maningi. Kuti zvirokwazvo kubaatoona kuti hosha iyi pamweni pacho kuti hosha dzakadai dziite dzichidziirirwa dzinoda kuti anhu atosiyana nekuita zvepabonde ngekuti ndozvinodetsera kuti hosha iyona isaramba yeishungurudza anhu ngekuti panonga pechiitwa zvepabonde zvinokwanisa kuti hosha irambe yeibata zviita kuti ndaramo izoite...

Ibaari gwinyiso yemene hosha dzepabonde ihosha dzakaomarara maningi zvekuti madhokodheya aakutoita echihamba muzvikora umu achifundise ana ngenyaya yehosha idzona idzi kuti asabatwe nehosha idzodzi zviaitire zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene zvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana zvinokonzerwa nenyaya yekuita bonde pasina kudzivirira zvekuti vanhu vanokuridzirwa kuti asiyane nezvekuita bonde kazhinji zhinji nekuti pamweni pacho kusiyana nezvekuita bonde zvinodetsera kuti hosha dziite doko

Ibari gwinyiso yemene akuru edu akatoone kuti zvidetsereke zvinode kuti ana adodori adzidziswe Ngenyaya yezvirwere zvepabonde zvoita kuti adziviririke kubva kuhosha iyi.

Hosha dzepabonde ihosha dzakaomarara maningi. tinotenda madhogodheya akuhamba muzvikora achifundisa ana adodori kuti anokwanisa kudzivirira sei hosha idzona idzi. Ngekuti akasa fundiswa anorwara ndidzo hosha idzi zvioita kuti ndaramo yavo isaite zvakanaka.

Ibaari gwinyiso yemene madhokodheya anotokurudzira ana echidodori kuti asiyane nezvepabonde ngenyaya yekuti hosha dzakawanda dzinobata ana adodori mazuwano, ihosha dzepabonde, ende hosha idzi dzakashata maningi ngekuti dzinosiya dzaakuvarwarisa zvakaoma.

Ibari gwinyiso yemene muzvibhehleya umu madhokodheya arikukurudzira maningi kuti ana echidodori afundiswe ngenyaya yezvirwere zvepabonde ngekuti amunawe ana echidodori abatwa ndizvo akati wandei ended zvirikushungurudza ndaramo yawo.

Ibari gwinyiso yemene. Hosha dzimweni dzirikubata anhu muntaraunda ihosha dzekuti dzinenge dziri hosha dzepabonde asi antu anokwanisa kutadza kuziya kuti hosha aiona pabonde. Madhokodheya arikukurudzira antu kuti adzivirire hosha idzi nenyaya yekusiyana nezvekuita zvepabonde neantu akawanda maningi.

Ibairi gwinyiso yemene hosha dzepa bonde hosha dzaka omarara maningi zvekuti madhokodheya mazuva ano akutoita achi hamba achiende mu zvikoro kopa ana fundiso yekuti hosha idzi dzaka omarara achia fundisa kuti dzino kwanisa kudzivirirwa ne mutoo ere kuti hosha dziite nani.

Ibari gwinyiso remene vakuru edu akaona kuti zvirwere zvehosha zvepabonde zvisarambe zvichi shungurudza anhu zvinotida kutotanga kudzidzisa ana kuzvikora zvekuti ana adodori ava kudzidziswa nyaya yehosha yepabonde kuzvikoro ende zviri kudetsera maningi nekuti denda rehosha ririkudzika.

Mitombo yechizvino zvino yakakosha ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Wotoziya kuti mitombo yechidhaya tinokona kutoishandisa tisina mari yekuenda kuchibehleya titori nehosha zviro zvotoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso remene mitombo yechizvino zvino yakakosha asi mitombo yekudhaya yanga yakakosha maningi ngekuti kuti mitombo yechizvino zvino inga iripo paishandiswa ruzivo yemitombo yekudhaya kuti mitombo iyona igadzirwe.

Ibayiri gwinyiso yemene zviro kwazvo mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yedu. Inodetsera kana zviro pazvinenge zvisina kumira mushe patinonga tisina mare yokuti tiende kuzvibhedhleya tinoshandise mitombo yekudhaya kuti zviro zviite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yationa mumashango nemumakwenzi, yainge yakanaka maningi pandaramo yedu ngekuti yaidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira zvakanaka mwotoenda mumashango, mwototora mitombo yenyu mwotoishandisa, mwotohine hosha mwotoite zviro zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi muntaramo yaantu ngekuti inodetsera payani petinge tisina mare yakakwana yekuende kuzvibhedhlera. Kutoshandise mitombo yekudhaya kuhine hosha zviro zvotoite zvakanaka ngenyaya yekuti pamweni pacho mare tinenge tisina asi kana tine fundo yekuti mutombo unoshandiswa sei, tinotoushandisa totohine hosha zviro zvotoite zvakanaka.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi yatinoona mumakwasha nemumaganga. Nenyaya yekuti zvirokwazvo inodetsera patinenge tisina kumirirwa nezviro zvakanaka. Kana tisina mari toshandisa mitombo zviro zvoite zvakanaka. Totoende kuzvibhehleya toona kuti mutombo iyoyo inenge ichidhura totoshandise mitombo yedu, tohine hosha, zvoite zviro zvaka..,

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti inobetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kana musina mari munoshandisa mutombo iyona motohine hosha zviro zvoite zvakanaka, ndaramo yotoenderera mberi, zvekuti mitombo iyoni ikashaika antu anorwadziwa maningi anenge asina mari nehosha.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi pandaramo yevantu ngenyaya yekuti mitombo iyi yakatange kushanda kubva kudhaya. Zvinotooneka ngekuti antu ekudhaya aigara akagwinya. Zvirokwazvo vaitora nguwa yakàreba kupinda antu echizvino zvino. Zvinoratidza kuti mitombo iyi yaishanda basa rakakura.

Mitombo yekudhaya yataiona mumapati nemumashango yanga yaakushanda maningi mumandaramo evantu nekuti yaibetsera payani antu paanenge vasinamari yekuti aende kuzvibhedhleya kopiwa mutombo asi aishandisa mutombo iwona kuti ndaramo iite zvakanaka hosha dzohinika antu oenderere mberi ngekurarama.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yeantu, ngekuti inodetsera maningi payani zviro pazvinonga zvisina kumira zvakanaka. Kubaatoziya kuti paunenge wabatwa ngehosha, unoshandisa mitombo yekudhaya kuhina hosha, kana pasina mare yekuti muhine hosha kuzvibhe....

Ibaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakanaka maningi inodetsera payani patinenge tisina mare yekuti titenge mitombo zvekuti zvirokwazvo zvakanaka kuti tinotoopuwa mitombo kuzvibhedhlera asi imweni mitombo yetinopuwa kuzvibhedhlera inokona kutadza kuhina hosha zvinoita kuti tishandise mitombo yekudhaya.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka maningi pandaramo yeantu ngekuti yaidetsera payana zviro zvisina kumira mushe. Mwaitoziya kuti kana pasina mare, kutoenda mushango kutsvake mutombo kwakutoshandisa totohina hosha. Ndaramo yohlamburuka, zvoita zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo munobatoziya kuti muzvibhedhleya pamweni pacho mitombo dzekudhaya-dhaya munotaurirwa ngemadhogodheya kuti endai moshandisa mitombo iyi. Paanonga aona kuti pamweni mitombo yechizvino-zvino haikwanisi kushanda motobetserwa moenda kotora mitombo yakudhaya zvoita zvakanaka.

Imba iri gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yeantu. Rimweni zuva ndakabaenda kuchibhedhlera ndechotaurirwa kuti mitombo yaunoda apa pakurutu aishandi, zvakaita kuti pandakaenda kumhatso ndakazopiwa mutombo wekudhaya wakadetsera kuti hosha yangu i.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi imweni yemitombo iyi yakabakosha ngenyaya yekuti inotoporesa hosha dzinenge dzisingakwanisi kuporeseka nemutombo yechizvino zvino taizviona pahosha dzembererkwa kuti akawanda aishandisa mitombo yekudhaya ichiabatsira maningi.

Mitombo yedu yekudhaya yanga yakakosha maningi pandaramo yedu ngekuti yaidetsera vantu vayani vanenge vasina mare zviro zvakaoma ........kutoenda mushango kotsvaka mutombo mwotouya mwotoishandisa zvinenge zvakanaka ndaramo yotoenderera mberi nyangwe mare pasina ndaramo yaigara yakachena.

Ibaaro gwinyiso yemene, mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yedu inodetsera peyani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe unotoziya kuti kuende kuchibhedhleya ASI kana dzimweni mitombo yekuzvibhedhleya isingashand kunoshanda yekudhaya.

Ibaari gwinyiso yemene, pamweni pacho mitombo yekudhaya tinotoipuwa ngeabereki edu teishandisa tizongazvizii, pamweni pacho tinotoiisirwa muchikafu totorya honye yotohinika tisingazii kuti tahinwa hosha zvotoita zvakanaka .

Mitombo yekudhaya yataiona mumashango mumakwenzi yanga yakanaka maningi nekuti yaidetsera kakurutu payani petinenge teinyatsakuona kuti hatina mare yekuenda kuchibhehleya, kutoshandisa mutombo uyoyo, totohine hosha, zviro zvoite zvakanaka, ndaramo yohlamburuka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yedu. Inobetsera peyana zviro pazvinenge zvisina kuite zvakanaka. Wotoziva kuti kana mitombo iyi dai yanga isipo, ndaramo dzakawanda dzai shungurudzika, asi nekuti mitombo yedu iyi inodetsera antu paanenge asina mare yekuenda kuzvi....

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi nenyaya yekuti mundaramo dzevantu inobetsera kakurutu unobawatoziva kuti mutombo iyi inoshanda basa rakakura maningi kana wabatwa ngehosha unokona kushandisa mitombo yekudhaya

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakabaanaka maningi ngendaa yekuti mitombo iyoyo inobaadetsera kakurutu ngendaa yekuti imweni yemitombo iyoyo hosha dzainoponesa ihosha dzekuti kana mitombo yechizvino- zvino aikwanisi kuzvipedza hosha yakona iyoyo.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe. Kubaatoziya kuti unotopinde mushango kana mugwenzi wototora mutombo wakaita segedhlani unohina hosha dzakasiyana-siyana, wotoshandisa hosha dzohinika zvoita zviro kwazvo.

Ibari gwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti inodetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziva kuti ukaenda kuchibhedhlera pamwe pacho hosha yaunenge unayo inotadzwa kuhinika nekuti panenge pasina mitombo inohina hosha iyi zvinoita kuti mitombo yekudhaya idetsere.

Mitombo yekudhaya yakabaa kosha maningi mundaramo dzavanhu kuti inodetsera payani zviro pazvinenga zvisina kuunza kumira zvakanaka kutoenda kuchibhedhleya mwopuwa mutombo mwosheyaniko zviro zvoite zvakanaka ndaramo yohlamburuka toenderera mberi ngekurarama.

Ibaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yaanhu ngekuti inodetsera peyani kana zviro zvisina kumire mushe mukaona kwasara musisina mare kumuzi munochishandise mitombo yokudhaya mwohinwe hosha zvoita zviro zvakanaka ndaramo yoenderera mberi.

Mitombo yekudhaya iri kupa antu mare maningi ngekuti antu akutsvake mare nekutengese mitombo iyona ngekuti antu akawanda akuida ngekuti, antu anogonda kuti antu ekudhara airarama nguwa yakareba ngenyaya yemutombo iyi. Zvakuita kuti ade mitombo iyi.

Ibaari gwinyiso yemene, mitomboyo kuti hai yakakosha maningi ngenyaya yekuti mitomboyo inodetsere vantu. Kazhinji zhinji payane vantu pavanenge vasina mare yekutenga mitombo ,zvokuti zvinoita zviro zvakanaka kuti antu anoshandise mitombo otsvaka kuita hosha ,ndaramo yoenderera mberi muchihlamburuka.

Mitombo yekudhaya yanga yakanaka maningi pandaramo yaanhu ngekuti inodetsera pamweni pacho musingazvifungiri imweni mutombo wekuti mwaitonyase kutourya muchikafu musingazviziyi wotobekwe muchikafu mutombo mwotohine hosha musikaziyi kuti munhu une hosha aberwki edu anga ari anhu anga akangwarira maningi.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti inobetsera anhu paya zviro pazvinenge zvisina kumire mushe wotoziya kuti woende mushango wototsvake mitombo zviro zvotoita zvakanaka hosha yovhenekwa hosha yopera ndaramo yoenderera mberi yakashamburuka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramoo yaanhu ngekuti inodetsera payani zviro zvisina kumire mushe tinotoziya kuti kana tisina mare toende musango kootore miti dzedu nemagehlani tooashandisa totohine hosha zviro zvoite zviro zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakabakosha maningi pandaramo yedu ngekuti inobatidetsera kakurutu ngekuti pamweni pacho ukaenda kuchibhedhlera une hosha vanokuti atikwanisi kuhina hosha Yako inoda mitombo yekudhaya wotodzokera woshandisa mitombo yekudhaya hosha yohinika.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mitombo yanga yakanaka maningi zvakafanana nemitombo yegezhani waishanda kuhina hosha dzakasiyana siyana zvekuti waibatoziya kuti gezhani rinohina mitombo yawo rinohina hosha dzakawandisa rechitoiswe pamuzi kuti antu akazwe hosha anorisha.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti pamweni pachona patinenge teide mari yekutenge mitombo tinoshandise mitombo yekudhaya toimimosha zvoite zvakanaka ndaramo yedu yoendera mberi takagwinya.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yaantu ngekuti inodetsera payani patinenge tisina mare yekuti tiende kuzvibhedhlera kudai ngekuti patinoishandisa tokasire kuhina hosha zviro zvoenderera mberi tokasire kuhina hosha todetsereka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yeantu ngokuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe musina mare kumhatso kana kumamizi motoshandisa mitombo yekudhaya hosha yohinika zviro zvoite zvakanaka morarama zviro zvoendeka.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yaantu ngekuti inodetsera anhu payani paanenga asikazwi zvakanaka zvinowa zviri zviro zvakanaka pakuti Antu anokure zvakanaka anenga ane mutombo yaanoshandisa paanenge eirwara.

Ibairi ngwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya yakabai kosha ngekuti inoti detsera payani zviro pa zvinenge zvisina kumira mushe tisina mari tiende ku chibhedhleya tinenge tisina mari inoita kuti tizo shandisa mitombo iyi hosha ihineke zviro zvi ite zvakanaka ndaramo yo hlamburuka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yevantu ngenyaya yekuti inodetsera maningi payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe asi unongoziva kuti kana pasina mari ndoinodetsera kuti hosha dzihinike zvirozviite zvakanaka toendereraa mberi ndaramo yedu yohlamburuka.

Mitombo yekudhaya ibaari zvirokwazvo yakakosha maningi ngenyaya yekuti inoshanda basa payani patinenge tisikakwanisi kuenda kuzvibhehleya koorapwa. Kana kuti kuotenge mutombo kuzvitoro zvinotengese mutombo. Toshandisa mutombo yekudhaya neruzivo rwedu toto...

Imba iri gwinyiso yemene, kamushandisirwo kaiitwe mitombo yekudhaya kange kakakosha maningi mundaramo yedu. Nanyamushi yakakosha ngekuti petinenge tisina mari yekuenda kuchibhedhlera tinoshandisa mitombo yekudhaya tohine hosha, zvoite zviro kwazvo, antu odetsereka.

Ibaari gwinyiso yemene mene mitombo yekudhaya yanga yakakosha maningi mundaramo yeanthu yaidetsera anthu paanenge asina mari yekuti abhadhare zvibehlera. Anhtu aitoshandisa mitombo yepamba otomwa otoite zvakanaka ndaramo yotoenda mberi.

Mitombo yekudhaya yakaba kosha maningi panyaya yekuhine hosha ngekuti inohine hosha patinenge tisina mare, kungoziya kuti topinde mumashango totora makwati edutototere mutombo toushandisa ,hosha dzotohinika, ndaramo yedu yoto hlamburika toenderera mberi neku raramama.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti inodetsera antu payani pavanenge vasina mari yakakwana ngekuti anende kuzvibhedhlera zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti uende kundotora mashakani mumashango kana mumiti wototora wotokwatisa wotomwa.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti inodetsera zvirokwazvo payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe wotoziya kuti kana hosha yakabata maningi unoshandisa mutombo uyu hosha yohinwa yoita zviro zvakanaka anhu otorarama ndaramo yoto enderera mberi.

Ibari gwinyiso remene mushandiro unoita mutombo yekudhya kuhina hosha kakanaka maningi ngekuti hosha idzi dzinohinika zvakanaka kubatoziya kuti hosha yangu iri kuhinwaka, chakashata mitombo idzi dzinenge dzeyioneka mahala pasina muripo zvekuti hafe wakashupika maningi .

Mitombo yakudhaya mitombo yakakosha maningi pandaramo yeantu. Ngekuti inobetsera kazhinji-zhinji payani zviro pazvinonga zvisina kumira mushe votoende kuchibhedhleya vopuva mutombo. Asi kana usina mari yekuenda kuchibhedhleya kopuva mutombo unoshandisa mitombo yakudhaya hosha yohinwa zvoita zviro zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngenyaya yekuti zviro kwazvo inodetsera pheyani patinenge tichitsvaka mare pamweni pacho tinenge tisitorona mare asi totoishandisa kutsaka mare ngekuti anthu aakufarira kushandise mitombo zvinova zviri zviro zvakanaka ngekuti kutongoende kootenge mutombo kuantu anenge echidzitengesa dzekudhaya.

Mitombo yekudhaya yakakosha maningi ngekuti vantu vakuru vedu vaitosima mitomboyo ngekuti pakaita anenge abatwe nehosha vaingobuda pabanze votora mitombo iyi kwakutoshandisa wotoita kuti hona ihinike kana uri husiku vantu vanga vasinganetseki nekuenda kuzvibhedhlera.

Ibaari gwinyiso yemene zvirokwazvo kubaatoziya kuti weida kuhinwe hosha kazhinji- zhinji kacho mitombo yekudhaya inobetsera. Pamweni pachona unotoziya kuti kamushandire kanoite mitombo yekudhaya kakakosha nendaa yekuti mitomboyo inoshanda pamweni payani pane hosha dzisingakwanise kuhinika nemitombo yechiyungu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha maningi pandaramo yaantu ngendaa yekuti kwai mutombo iyi inodetsera kunyanya zviro pazvinenge zvisikaiti Zvakanaka ngekuti unotoziya kuti woshandisa mutombo iwona iwowo wotoishandisa zviro Zvoite zvakanaka ndaramo yoto.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya mashandirwo ayaiitwa kuhina hosha anga akanaka nekuti waitoziye kuti hosha yaihinwa zvakanaka ngekuti rwizi rwacho rwemitombo rwakanga rwuriyo zvichibaa zviro zvakanaka ngekuti hosha yaihinike zvakanaka.

Mitombo yekudhaya yaakunyanya kufarirwa maningi zvave zviro zvakanaka ngekuti taakukwanisa kutoitora totoinde kunoitengesa, totoite mare. Zvirokwazvo inototidetsera kuti tigadzire mare ngekuti totoitengesa antu ototenga totoite mare, zviro zvoite zvakanaka, ndaramo yedu yotoe...

"Ibaari gwinyiso yemene!" Mitombo yedu yekudhaya yataiona mumasango, mumakwenzi, yanga yakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti antu ekudhaya ainga akasimba maningi. Unotoona kuti aitorarama upenyu hwanga hwaka kura maningi kupinde echizvino-zvino.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inotidetsera payani patinenge tisina Mari yekuti tikwanise kuenda kuzvibhedhlera kutotora mitombo yedu yekudhaya yemumashango nemumagwanzi kwakutotora kwakukwatisa kwatora mashani kwakutomatora kuhina hosha.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yanga yakakosha maningi waitoziya kuti mutombo uyu unodetsere kuhina hosha paya patinenge tisina mare taitoshandise mitombo yedu yekudhaya kuhina hosha nekuti taiziya kuti mari tisina hosha inongohinika nekuti tatine fundo yemutombo dzakadaro.

Mitombo yekudhaya yakanaka maningi nekuti zviro kwazvo moto iyi inodetsera peyani zviro pavinenge zvisina kumira mushe kubaatoziya kuti kupinde mushango mototsvake mitombo yenyu moouya nemashakani enyu mokwatisa momwa zvoita zvakanaka ndaramo yotonakayoite zviro kwazvo.

Ibairi gwinyiso yemene zviro kwazvo zvinotobai ona kuti zvino detsera maningi kuti mugare mune fundo ye mutombo ye kudhaya nekuti ino detsera kakurutu pamu nenge musina mari payani moto shandisa mutombo iyani zviro zvo endeka hosha dzo hinika.

Mitombo yekudhaya ndinobaiifarira maningi ngekuti inobatsira kuhine hosha dzakaomarara .Mitombo iyi pamweni pacho unotoone kuti inohine dzimweni dzehosha dzekuti mitombo yechizvinozvino inenge isingachakwanisi kuhina ngekuti kunonga kusina kugadzirwa mitombo inohine hoshadzo asi mitombo yekudhaya inokwanisa kuhina hosha dzakdaro.

Ibari gwinyiso remene mitombo yekudhaya yakakosha maningi mundaramo yeantu ngekuti inodetsera payani hosha painenge yabata zvinesimba, ngekuti unongoshandisa mutombo hosha dzotodzimika zviro zvoita zvakanaka ndaramo yotoenda mberi mworamba muchirarama zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene , zvirokwazo tinotoziya kuti mitombo yekudhaya ,yakakosha maningi pandaramo yeantu ngekuti ndiyo inotidetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe tisina mare yekuenda kuzvi bhehleya kutoenda kotsvake mitombo yedu mumakwasha toushandisa ndaramo .

Ibaari gwinyiso yemene, zviro kwazvo, unobaatooziya kuti mitombo yekudhaya, mitombo inobetsera maningi, ngekuti zviro pezvinenge zvisina kumira mushe kumuzi kweduyo, pasina mare yekuti tiende kuzvibhedhlera, tinoshandisa mitombo yekudhaya kuti hosha ihine.

Ibarigwinyiso yemene kamushandisirwe kaitwa mitombo yekudhaya kakakanaka nekuti hosha yaihinwa nguva dodori nenyaya yekuti anhu aishandise mutombo uyai pamweno pacho utorine hosha inenga yakanyanya kuomarara yaihina nguva dodori anhu otoenderera mberi neupenyu zviro zvotoendeka .

Mitombo yekudhaya dhaya mitombo yakakosha maningi ngekuti inodetsera payana zviro pazvinenge zvisina kumira mushe, kutoziya kuti hosha inohinwa zvakanaka ngemitombo yekudhaya yedu. Mitombo yataishandisa patenge pa...., pamweni pacho mutombo yekuchibhehleya ......

Mitombo yekudhaya yakadetsera maningi ngekuti inodetsera zviro pazvinenge zvisina kumira mushe woda kuziya paunoda kuita mishando wekutika mutombo wekuda kushandisa wotohina hosha zviro zvoita zvakanaka.

Mitombo yakudhaya yakakosha maningi pandaramo yevantu ngekuti inobetsera payani zviro pazvinonga zvisina kumira mushe. Kuziya kuti kutoende mushango kunotsvake mitombo inoiyi vonoshandisa hosha dzohinika votoite zviro zvakanaka antu otorarama.

Mutombo yekudhaya yataiwana mumashango mumakwenzi yanga yakanaka maningi ngekuti yaitidetsera apo payani patinenge tisina mari yekuende kuzvibhedhleya taiishandisa mushonga iyi yotibetsira tohine hosha ndaramo yoite zvakanaka yohlamburuka zviro zvoite zvakanaka.

Ibairi gwinyiso yemene mitombo yekudhaya ka mushandire kainoita kakabai kosha maningi zvekuti amunawe akuru edu akabai toone kuti kutoi sima muberere zviro zvakanaka maningi ngekuti pakaite unobatwa nge hosha chibhedhleya chiri kure kuto tore mitomboyo kwakuto shandisa.

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo mitombo yekudhaya yakakosha maningi patinenge tisina mare payani petinondoziye kuti mutombo wotoende mushango kwakutotora mutombo kwakutoshandisa hosha yohinika zvoite zvakanaka ndaramo yo.

Ibarigwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yeantu nekuti yaibetsera payani zviro zvinenge zvisina kumira mushe wobatoziya kuti kwakurikuende mushango wotore mutombo woushandisa ndaramo yoita zvakanaka hosha yohinika.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yatinoona mumashango, mumakwenzi kana munonga mune mvura yakanaka maningi ngokuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe patinenge tisingakwanisi kuende kuzvibhedhleya kotenge mitombo kana kuzvitoro zvinotengese mitombo tinoshandisa mitombo yona iyoyo tohina hosha.

Ibaari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo yedu ngokuti inodetsera payani zviro pazvinenge zvisina kumira mushe mumamwizi mwedu umu, vantu vasina mare yekuti aende kuchibhedhlera. Moshandisa mutombo yedu, wotohine hosha, zviro zvoite zvakanaka.

Ribaari gwinyiso remene mitombo yekudhaya inokosha maningi pandaramo yeantu yetinoona mumashango muno kana mumashango nenyaya yekuti inodetsera peyani patinenge tisina mare yekukwanisa kuenda kuzvibhendlera. Totoishandisa mitombo iyoyo tohina hosha zviro zvedu zvakanaka ndaramo yoto.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya yakakosha maningi pandaramo hayo yedu inodetsera kakurutu payani patinenge tisina mare yekuti tiende kuzvibhedhlera totoziya kuti kushandisa iwona kwakakosha zviro zvoita zvakanaka toenderera mberi nendaramo yedu yakahlamburuka .

Ibari gwinyiso yemene zviro kwazvo mitombo yekudhaya yainga yakakosha maningi pandaramo yevantu. Ngenyaya yekuti mitombo iyi inobetsera payani zviro pazvinonga zvisina kumira mushe. Vaitoziya kuti kuenda mushango kotsvaka mutombo kwakutouya kwakutoushandisa. Zviro zvooita zvakanaka kana usina mari yekoshandisa kuzvibhedhlera.

Ibari gwinyiso yemene mitombo yekudhaya inokosha maningi nekuti inombadetsera vantu pavanenge vasiri kuzwa zvakanaka. Kutoziya kuti kana pasina mari unoshandisa mitombo yedu yekudhaya zviro zvoita zvakanaka totoushandisa zviro zvoita zvakanaka totoshandisa mitombo iya.

Mitombo yekudhayabyakakosha maningi ngekuti inotodetsera kuhina hosha zvakanaka inosiyana neyechizvino zvino kuti yakanaka pakuhine hosha asi yakutishandiswa ngeanhu adodori akuita zvekudhakwa ngemitombo iyi.